Aantu mbono yeli po pepi nomilonga, omadhiya, oshowo iishana mono hamu adhika oohi dhefundja ohaya vulu oku kala ya iningila omilowa nokuyuula oohi, opo ya vule oku kala ya kandula po na kaidhi kalwenya noshowo omukaga ngono hagu kala tagu tyakaleke. Aantu ohaya vulu oku kala, ya yuula oohi momiyalu ominene taya li momagumbo gawo oshowo taya landitha yi imonene mo oshimaliwa.

Otu na omaludhi gomatanga ga yoolokathana, ngono ha ga vulu oku kala ga kunwa noku liwa kaantu nenge ya landithe. Aantu oha ya kunu omanuwa, omanyangwa, omaliwa uutanga wuunyangwa niitila. Ayihe mbino oha yi vulu oku kala ya kunwa yi paluthe oshigwana.

Iikwamawawa oyi li pamaludhi ga yoolokathana ngaashi oondjuhwa, oondhila dhomaludhi ga yoolokathana ngaashi tu na oontsa, omakola nomakodhi. Iikwamawawa mbino ohayi vulu okukala ya nika oshiponga, oshoka ohayi vulu okukala ya lya onyama yiikwamawawa iikwawo ngaashi uudhila hawu vulu okukala wa yakulwa po komakodhi.

Opuna ongeshefa ndjoka taye ndele methimbo lyo ngaashi ngeyi ndjono yokulanditha omiti. Omiti odho dhili hadhi tula kumwe evi uuna pehala puna omiti, aantu noyendji ohaatsike uumuti mbono haavulu okukala ya landa opo yavule okukala yaninga omizile nomiti odhindji ndhono tadhi longithwa nena odho dhiiyimati ngashi omayapela, omalemune, nosho woo omikwawo.

Otu na omahala ngono haku ti, okofaalama. Koofalama olyo ehala ndyono lyi li lyiikalekelwa no lyi li lya edhilila iinamwenyo yomiihwa mbyono yi li yanika oshiponga. Nooyene ya dho moofalama mono oha ya vulu oku kala ya tunga mo omagumbo opo yakale taa tonatele iinamwenyo yawo ngaashi oongombe, iikombo, oonzi osho woo mbyono yi li yanika oshiponga oshoka oyi li mehala lyamwene.

Oku na uushina mbono wa longwa uushona wokupulula iikunino mbono hawu vulu wo okukala wa longithwa kaakulukadhi, oshoka aakulukadhi oya talika ko kutya ihaya vulu okukala ya longitha omashina ngono omanene, oshoka inaya fa aasamane. Uushina mbuno ohawu vulu owala okala wa tulwa omahooli ye omuntu ota kwata te ka undula ye ta longo oshilwa she a vule okukala a kuna mo.

Mpono pwa konekiwa nawa hapu matuka omeya uuna omvula ya loko ohapu vulu okukala aantu ya ningapo omiluga oshoka oye shishi kutya ohapu matuka oohi ndhono hadhi etelelwa kefundja . Aantu ohaya ningi mee omiloya taya tula omano nenge ooshako opo dhi vule okukala dha kondeka oohi kaadhi pitililepo dho dhivule okukala dhe yapa iikulya.

Egwo lyomeya ngaashi tu lina moNamibia koshitopolwa shaRucana olyo wo natango ehala hono kahu vulu okulongwa olusheno. Olusheno ohalu longwa momeya etalu andjakanekwa oshilongo ashihe moombelewa, oosikola noshowo iipangelo. Olusheno ohalu longithwa okuteleka lotalu minikile moondjila adhihe dhomoshilongo.

Aantu mbono taya tekula oohi ohaya pitile wo natango momadhewulo nkene ye na okukala ya tekula oohi nashike ya pumbwa okukala ya gandja, opo oohi dhawo dhi koke dho dhi vule okukala dha kwatwa nokulandithwa nenge nokuliwa. Aantu mbono ohaya kala nee ye na uunongo wokutya ohaya kala taya gandja iikulya yini koohi noshike ye na okutula mo momeya.

Oonkowankowa, omapumputu, ooamutokakanyandi noompo ayihe mbino oludhi luudhila ano iikwamawawa mbyono hayi vulu oku adhika kevi oshowo momeya. Oyindji ohayi vulu okukala yi li momeya tayi li oonkankolotsa, uuvolovolo nayilwe. Mbyono wo hayi vulu kala yi li kombanda ngaashi oompo nohayi tendula uunamwenyo wawo mokuvala omayi.

Ondjuhwa odho iikwamawawa mbyono yili ha yi tekulwa momagumbo onga iitekulwa namwenyo. Ondjuhwa oha yi zi onyama ndjono ha yi liwa onga osheelelwa. Ondjuhwa oha yi zi woo omayi go ku landithwa ngono ha ha etele omuntu oshimaliwa, osho wo natango ta ga liwa. Ondjuhwa oha yi zi woo omalwenya ngono ha ga vulu woo oku kala ga longithwa oku ndulukapo iikombitho yomonagumbo.

Opuna omadhiya ngono haga fulwa kaantu, opo ga vule oku kala gakankameka omeya uule wethimbo lyontumba. Omadhiya ngano ohaga vulu okukala gafulwa nomambakumbaku oshowo koonyala, opo mu vule kukankama omeya. Omeya ngano ohaga nuwa kiinamwenyo nenge gokulongitha okutelela iikunomwa kaantu. Aantu ohaya vulu oku kala yaninga iikunino yawo yo taya longitha omeya ngoka.

Moshilongo shetu Namibia otuna mo omihoko dhaantu dha yoolokathana. Otuna mo omihoko ndhono hadhi popi Oshiwambo, tse tuna mo omihoko dhaantu woo natango mbono ihaa popi Oshiwambo ngaashi Aadamara Aaherero naambono wo ya za koKavango nokoZambezi. Aawambo otuna mo nee omihoko dhaantu mbono yi ilukila iinamwenyo ngaashi aakwaniilya, aakwanangombe, aakwanambwa nosho wo aakwaanyoka.

Omapungu ogo onzo onene yiipalutha moshilongo shetu Namibia oshowo muuyuni auhe. Omapungu ohaga kunwa naana ngaashi iilya noku kala gatulako. Ohaga likolwa taga yungulwa taga noku tulwa miigadhi, taga hutulwa gamwe ta gatsuwa komashina ga vule okuninga uusila mbono hawu telekwa iimbombo yo kupalutha aanegumbo.

Muuyuni omuna omahala ngoka hagi ithanwa kutya oombuga. Mo Namibia otuna mo ombuga ya Namib. Ombuga ndjino oyo ehala ndyono li li lya talikako kutya, olyo lina omwaalu omushona ngele tashiya kiinamwenyo, oshoka oli li lya kukuta, ano ito adhamo naana omeya niinamwenyo nenge iimeno mbyono yi li mo oyili tayi hupu nuudhigu omolwa omeya ngoka kaagemo ga gwana.

Oohi odho oonzo dhomweelelo kaakwashigwana yomuuyuni ayehe. Oohi odha talika ko kutya odhi na uundjolowele, omolwa onyama yadho ndjoka ontokele. Aantu oyendji oya hala okukala taya li onyama yohi, oshoka kayi na sha omaudhigu ogendji momalutu gawo. Aantu ohaya vulu okukala ya landitha oohi, opo ya vule okumona oshimaliwa sho shi sile aanegumbo oshimpwiyu.

Opuna oonduna dhomatungo dha yoolokathana, mono hamu vulu oku kala mwa pungulwa iinima ngaashi: oohi ndhono tadhi munwa, dhili momeya opo dhivule oku kala tadhi konwaakonwa, dhi talike ngele odhina ngaa uundjolowele, opo dhivule oku li wa. Oondunda ndhino ohadhi kala dha silwa oshimpwiyu kaantu, opo yavule oku kala ta ya konaakona oohi ndhono ha ya kala ta ya munu.

Moshilongo shetu Namibia otuna mo ehala ndono lyombuga. Hono haku vulu okukala kuna omauwanawa ngono haga etithwa po kombepo ngele tayi pepe , oshoka ohayi vulu kukala yashitulula eshito. Omavi ohaga vulu kukala gagongelwa taga fulundunduka guuka mombanda gafa oondundu. Aantu oyendji ohaya mbombolokele kehala ndjono lyombuga yekiitalele iikwatya mboka.

Oonewewe olo oludhi lwiitekulwa namwenyo mbyono hayi tekulwa pamwe noonzi. Oonzi odhafaathana niikombo oshoka ohadhi vulu okukala dhatulwa koshigunda shimwe ashike. Oonzi odho dhili dhina onyama hayiliwa osho wo hadhi vulu okukala dhaza olufufu ndono halu vulu okukala lwandululwa oohema oshoka olufufu ohalu vulu okukala lwa ningwa oombindja.

Muuyuni omuna omawudhigu ogendji mono aantu haya iyadha taapitilemo nohashi etitha omathindakano gomadhiladhilo ngono haga vulu oku ethitha omawupyakadhi ngaashi goombinzi dhalonda. Aantu ohaya kambadhala nee opo yakeelele ayihe mbino taya kutha omalweendo okutalelapo omahala nomahala yo taya tala uushitwe.

Ongeshefa yoohi oyo yimwe tayi humu komeho, esiku nesiku. Aantu ohaya vulu okukala ya muna oohi, opo ya vule okukala taye dhi tekula muundama mbono wu li popepi nayo, taa vulu okukala taya kombo omeya mono mu na oohi, opo ga vule okukala ga yela. Oohi odho onzo yiikulya ya simana monkalamwenyo yomuntu nohayi vulu wo oku mu etela oshimaliwa.

Kahenge Ondjamba mupayula shihwa mwene gwokuti, oshinamwenyo shina uukwatya wa yooloka noshinamwenyo oshinene kombanda yevi. Shono hashi vulu oku kala sha hila aatalelipo okuza koombinga adhihe nee dhuuyuni. Ondjamba ohayi vulu wo oku kala ya landithwapo, unene omayego ngono yina opo ga vule oku kala ga longwa miinima yina oshilonga.

Mongaashingeyi aantu oyendji oyashitwa yena omatseyiko ga yooloka noyeli taya ningi omapekapeko giinima ya yooloka ngaashi yuunafaalama . Aantu oyeli taya ndulukapo mbyono yili tayi vulu oku tekela iimeno. omuntu ho patulula owala kopomba hono hakuzi omeya oshoka okuna nale ominino tadhi gandja omeya nomuntu inopumbwa okukala to ende watya ompamba ti tekele.

Moshilongo shetu Namibia omuna oshimeno shasima ngele tashiya oondjokonona noshili oshimeno dhopashigwana. Oshimeno shino tashaadhika mombunga yaNamibia noshina uukwatya wa yooloka oshoka ohashi mene owala omafo ngaali nangele shakoko opo née hashi tandula omafo ngaka, ohashi hupu komeya ngoka haga kuthwa kohi yevi komidhi.

Muuyuni wongashingeyi aantu ohaya kutha ombinga momaudhano ga yoolokathana, gamwe ohaga vulu owala oku ningwa aantu taya ende koompadhi taya ende opo ya vule okù kala ya shunitha pevi omalutu gawo go ga kale gena uukolele. Aantu ohaya kala ta ende nohashi vulu okushunitha pevi oombinzi dha londa.

Oondundu kadhishi owala ehala mono hamu kala mwa holama uunamwenyo uushona, iinamwenyo iinene osho wo ehala ndyo lyoku hakela omeya, aawo. Olyo wo ehala ndyono mbono yeli noku kala taya longo taya hadha kohi yevi haya kala wo onga taya kongo uuwe osho wo uumanya awuhe mbono hawu humitha pombanda eliko lyoshilongo opo ya vule oku wu landitha.

Mokukalamwenyo komuntu monena ota kambadhala opo i ilikolele noku eta po kehe shimwe shono ta vulu okukala she mu likolitha oshimaliwa monkalamwenyo ye. Aantu oyendji otaya tungu omatungo ga londathana, gamwe ogokukalwa kaantu mbono taya talele po iilongo okuza komahala ga yooloka. Oondunda ndhono hadhi tungwa dhokulala omo wo natango to vulu oku adha dhiikulya.

Muuyuni omuna omikalo dha yoolokathana dhokulonga. Aantu taya longitha omashina ngaashi omambakumbaku, opo ya vule okupulula oofola. Pokati koofola tapu piti olehala mono hamu vulu okukala mwa talama omeya, opo shi keelele omuntu kaatekele iimeno kehe esiku. Ashike omeya ngono geli ga talama moofola ogo taga longithwa mokutekelitha nago iikunomwa.

Mbono ye na uunongo mokumuna oohi ohaya vulu okugandja iilonga kaagundjuka yomomidhingoloko, oshowo natango taya vulu okukala ilikolela onzo yiikulya mbyono yi na uundjolowele. Oohi ohadhi vulu okukala dha munwa, tadhi tekulwa, tadhi silwa oshimpwiyu, tadhi pewa iikulya dho dhi vule okukala dha koka, tadhi landithwa nenge tadhi liwa kaanegumbo, opo ya kale itaaya mono iihuna ngele tashi ya posheelelwa.

Moshilongo shetu Namibia oshina omahala ngono geli geedhililwa mo. Ngono omuntu ho vulu owala oku kala we ga mona noku ga koneka uuna wakala to enda enda. Opu na omahala ngaashi geli mombwele yomikunda mono omuntu ha vulu oku kala a adha po nande edhiya lina uushitwe uuwanawa nota vulu oku thanekelwa po oshoka, oha pu kala woo pena oongala dha ziza nodha sheneka nawa.

Uuyuni sho ta wu ende ta wu humu komeho, oshowo natango aantu taya nduluka po omashina ngono taga vulu oku kala geya kwathela opo yaaha vule oku kala taya longo iilonga momwaalu omushona nokoonyala. Otuna ngaashi omashina ngono haga shashimine iimeno okutekela. Tse tuna wo natango omambakumbaku ngono haga vulu oku kala galongithwa oku helela uuna iikunomwa yakoko.

Oongombe oshinamwenyo shono wo sha lukilwa omazimo gopamuthigululwakalo gwAawambo ngono hatu ti Aakwanangombe. Aakwanangombe oyi itala ye na ezimo lyawo, e taye li lukile ongombe. Oongombe ihadhi zi owala onyama yokuliwa nenge omahini, ashike ohadhi vulu okulandithwa po nosho wo natango gadhi gandja uuhoho mboka hawu vulu okukala wa tulwa momapya mo tamu kunwa iikunomwa.

Oshigadhi osho ompungulilo yasimana momagumbo gopamuthigululwakalo gwaawambo, omo mono hamu vulu okukala mwapungulwa iilikolomwa ayihe ngaashi iilya uuna yayungulwa polupale, omakunde, oombe, oongongo, oonyandi nakehe shimwe tashi vulu okukala sha kwatelwa mo kaashi ninge nayi notashi kala mo uule wethimbo ele. Oshigadhi ohashi kala nee sha siikilwa nomwiidhi.

Egwo lyomeya olyo ehala lyopaushitwe ndono lya talikako li na uushitwe wa yooloka omolwa omeya ngono haga vulu oku kala taga mbomboloka okuza pombanda yoondundu taga gwile pevi egwo lyomeya olili hali hili aatalelipo omolwa uushitwe walyo wa yooloka, nohali etitha oshimaliwa. olili wo lya nika oshiponga molwashoka uuna omuntu a gwile ko ohali fala meso.

Mbono yena ontseyo nohokwe mokutekula Oohi, ohaya vulu oku kala yiilandela omaludhi goohi dha yoolokathana opo ya vule oku kala taye dhi sile oshimpwiyu. Oohi ohadhi vulu oku kala dha koka muunene wa yoolokathana nodhimwe ohadhi vulu oku kala dha landithwapo opo dhi vule oku likolela omuntu oshimaliwa. Avule oku kala tiikwathele noshimaliwa shono moompumbwe dha yooloka. Oohi olundji odhihole oku kala dhili momeya ga yogoka.

Omboga yopashingolo oyo yimwe yomiikwamboga mbyono yi li ya talika ko methimbo lyongashingeyi ya shimana moshigwana, omolwa omauwanawa ngono hayi gandja momalutu gaantu uuna ya liwa. Omboga ohayi kala nokuliwa kwaa mbono inaaya hala okukala taya li onyama nohayi vulu wo okukala ya landithwa yi likolithe mwene oshimaliwa.

Opu na omikalo dha yoolokathana dhokutekela iikunomwa. Uuna omuntu ena oshikunino oha vulu okukala a longitha omayemele, ngono tatu ti omukalo gopamuthigululwakalo, oshoka oha longitha omayemele okuteka omeya ta shashamine nomakopi nenge noompamba. Opu na wo omikalo dhopashinanena, mono omuntu ha vulu okukala a tula oopaipi mevi ta konekisa kumwe nopomba, ta patulula ko dho tadhi kala tadhi tekele iimeno.

Aantu mbono yena uunongo mokutekula oohi , ohaa vulu okukala ya taalela po uuministeli wiikwahi opo ya vule okukala ya nongekwa nokupewa ontseyo kutya otaye shi ende ngiini naana uuna ya hala okukala ya mona oohi. Ohaya vulu nee okukala ya pewa uunongo wa yoolokathana nkene ye na okutekula oohi nokudhipalutha wo dho dhi vule okukala tadhi ya likolele iikulya ngaashi omweelelo osho wo natango iimaliwa uuna

Okwakonekiwa kuna omaludhi goomboga gayoolokathana ngaashi oomboga dhopamuthigululwakalo ,ano oomboga dhoka hadhi vulu okukala dha mena pethimbo lyomvula kudhodhene. Opuna wo oomboga dhoka hadhi kunwa komuntu yemwene talanda ombutu mositola eta ka ninga oshikunino shaye. oomboga adhihe dhika odhasimana moonkalamwenyo yo omuntu oshoka ohadhi vulu okulandithwa dhi ete oshimaliwa dho ohadhi vulu okuliwa dhi ete uundjolowele molutu.

Eshito lyomuNamibia olyo limwe lyomomahala omawanawa unene muuyuni ndyono lya tseyika nawa kaatalelipo mbono haya mbomboloka okuza kiilongo niilongo ye ye ya tale nkene oondundu dha shitwa dha shitikika. Oondundu ohadhi vulu okukala dha gongela omeya uuna omvula tayi loko. Oondundu ohadhi vulu okukala dha holama uunamwenyo mboka uushona naatalelipo oyendji oye hole okuya yedhi tale.

Aanafaalama oyendji ohaya siikile oomeya ngoka geli moondama dhawo opo gavule okukala inaga hilwa mo go gapwemo koonte dhetango ndoka li li lyahanya konooli yoshilongo shetu Namibia. Ohaya vulu wo natango okukala yasiikila omeya opo gavule okukala gakelelwa oku kakekwa koombepo ndyoka tayi pepe opo iiyagaya kayiye mo oshoka oyendji ohaya vulu oku galongitha yatekele iimeno.

Egwo lyomeya olyo ehala ndoka ekumithi, mono omeya haga vulu oku kala taga zi pombanda yoondundu, taga fuluka taga gwile pevi. MoNamibia otuna mo egwo lyomeya ndono tali adhika komudhingoloko gokoRuacana ndono hali hili aataleli po oyendji, omolwa omeya ngono haga ithanwa omeya omanamwenyo. Muuyuni wo omuna omahala ngono gomagwo gomeya ogendji nohaga hili aataleli po omolwa uunshitwe mboka wuli uukumithi.

Oondjushwa odho iikwamawawa ano iikwadhila mbyono yi li ya simana momagumbo gopamuthigulwakalo oshowo gopashinanena. Oondjushwa odha talika ko dhi na onyama yi na uukolele unene ngele ta shiya okuliwa kaantu. Ohadhi vulu okukala dha liwa piituthi ngaashi oohango, omashasho nomakoleko. Oondjushwa ohadhi gandja wo natango omayi, omalwenya ngono agehe ga simana okulongitha nokuliwa.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomomuthitu nonande oshitya shoshene sha humbata omaityo gaali. Opu na ongolo onga oshitopolwa sholutu lwomuntu. Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti shono sha simana, oshoka oshinamwenyo shi na uukwatya wa yooloka wa fa wu na omayala nohashi vulu okukala sha hila aatalelipo, sho tashi etitha eliko lyoshilongo li ye pombanda.

Muuyuni omu na omihoko dhaantu dha yoolokathana, puna omuhoko ngono gwa tseyika gotango gwaantu hayi ithanwa aakwankala, mbono ihaa ya kalele ehala limwe nohaya kala taya ende okuza pehala lyontumba oku ya pehala ekwawo, omolwa omahupilo oshoka oyi ikolelela kutya ohaya hupu owala mokulya shono tashi monika po, yo taya tembukile kehala ekwawo. Aakwankala oyo aantu yena omatseyo ogendji ngele tashi ya poku thaaneka nopoku honga.

Opu na omaludhi ga yoolokathana giikwamawawa ngaashi oombaka, oonkanga, oondjuhwa noshowo omakokola. Oombaka, oondjuhwa oshowo oonkanga ayihe mbino iikwamawawa hayi tekulwa momagumbo kaantu. Oondjuhwa odho dhimwe dha talika ko dhi na esimano kwaayihe ya tumbulwa, oshoka ohayi vulu okulala onyama ya dhipagelwa aayendanandjila oshowo miituthi yomanyanyu.

Olwiishi okwo oludhi lwiilya lwasimana noonkondo muuyuni oshowoo momagumbo getu moNamibia unene kiitopolwa yokonooli. Olundji monena oto adha aantu yalonga ombinga yomapya gawo, yakunamo omalwiishi. Olwiishi ohalu vulu okukala lwakandulapo omukundu omunene unene ngele tashi ya pokututelekela uunona uushona iikulya, ano halu ningwa omwiha gwashaasiku megumbo.

Egwo lyomeya olyo ehala mpoka omeya gomomulonga haga vulu okukala taga gu okuza pombanda yondundu gu uka pevi. MoNamibia otu na mo ehala ngaashi koRuacana hono twa tala kutya oko egwo lyomeya moshilongo shetu. Ohaku vulu okukala kwa za omalusheno ngono ga andjaganekwa noshilongo ashihe ga gandje uuyelele nosho wo oonkondo momatungo gi ili nogi ili.

Aantu otwa pumbwa okundhindhilika kutya mbono ye li haya muna oohi nokukala ye dhi landitha moshigwana otwa pumbwa otse onga aakwashigwana tu kale twa ndhindhilika kutya aantu haayehe ye na omalalakano gokukaleka po uundjolowele omolwaasho yamwe ohaya vulu okukala taya ti otaya muna oohi ashike nani otaya kala nokukutha oohi moondama ndhono dhoonyata.

Muuyuni omuna omahala ngono haga vulu okukala ga longithwa onga omahala gokukala ga taamba ko aayendanandjila mbono taayi momalweendo gomafudho, okukatalelapo omahala giinamwenyo nenge guushitwe wa yoolokathana. Omahala ngano ohaga kala ga tulwa wo oondunda dhoku lala oshowo kehe shimwe omuntu shono ta pumbwa, nohaga kala gena uukwatya uuwanawa.

Moshilongo shetu Namibia, otwa ndhindhilike kutya otu na iitopolwa yi li iyali, unene ngele tashi ya pokuhalitha onyama yongombe, osho wo yiiyamakuti. Otu na oshitopolwa shokuushayi, noshitopolwa shokuushimba. Oshitopolwa shokuushayi inashi pitikwa okukala sha dhipaga nenge sha humbata onyama yongombe, yo yi vule okukala ya taaguluka nawa yo yi ye kuushimba, omolwa omukithi gwekondo nelaka.

Monale pamuthigululwakalo aantu oya li owala haya longo omapya gawo taya longitha iinamwenyo ngaashi oonani ndhono hadhi nana oshipululo nenge oondoongi. Monena aantu ohaya longitha omashina ngono omanene ano omambakumbaku ngono haga vulu okukala ga pulula epya e ta li pu ko pethimbo nopowili onshona nohaga vulu okukala ga za iilikolomwa oyindji pethimbo limwe.

Okutalela po oku na uuwanawa owindji ngele tashi ya ponkalo yomuntu. Okutalela po omahala ga yoolokathana ngaashi giikunino yiinamwenyo, omahala goombuga nenge oondundu, ohaga vulu okukala ga kwatakanitha omuntu nomuntu guukwatya wa nomihoko dha yoolokathana. Omuntu oha vulu wo okukala e na uundjolowele wopalutu nopamadhiladhilo, oshoka oha vulu okukatala nokutsakaneka iinima iipe.

Sho aantu yeli muuyuni kawuna we omaundjolowele oya kambadhala okundulukapo iikunino yawo etaya kunumo iikwamboga yawo opo yavule yiikaleka kokule nonyama. Onyama ontiligane ohayi vulu okukala yeetela omuntu omaupyakadhi gayooloka molutu unene ngele ya liwa epitilila. Omboga ohayi vulu okukala yasilwa oshimpwiyu ethimbo ele yo tayi vulu okukala tayi gandja iikulya.

Oondjamba haaluhe todhi adha moshikunino mono hamu edhililwa iinamwenyo yomiihwa. Opuna Oondjamba dhomombuga ndhono omuntu to vulu oku adha tadhi ende dhaali mesiloshimpwiyu lyasha. Opuna woo oondjamba ndhono dhili ngaashi moshikunino she Etosha, dhili mo dhasilwa oshimpwiyu na ngele owa adha dha za mo shapo odhiiyaka mo. Oondjamba odhina omayego ngoka haga vulu okulongwa gaze iinima oyindji yina oshilonga.

Otu na omashina ngono ga ndulukwa po, opo ga vule okukala taga tatula oluma molumbwili lwevi unene mpono pwa talika pu na evi lyakukuta, ano ihaali gwana nawa omeya. Omashina ngano ohaga kwathele aantu, aanafaalama, opo ya vule okukala taya longo iilikolomwa yawo momiyalu ominene dho yi kale ya vula okukala ya hupitha aanegumbo dho dhi vule okuya likolitha iisimpo yopombanda.

Nonando aantu ya koneke kutya oondjamba ohadhi kala owala pomahala ngono ga gamenwa ngono odha nakalindi . Opuna oondjamba dhimwe to adha tadhi ende dho dhene ngaashi ndhono hadhi adhika oshowo natango kiitopolwa ngaashi oshowo yoko Kavango noko Katima koZambezi . Oondjamba ndhono ohadhi kala noku iyendela tadhi kongo uuhupilo wadho nolundje otovulu oku ohadhi adha mokati kaantu.

Oongombe odho iinamwenyo yasimana monkalamwenyo yomuntu oshoka ohayi vulu okukala ya kandulapo omawudhigu uuna gaholoka. Oongombe odhili pamaludhi gayoolokathana, okutothamo owala ooshona: ongombe yOshiwambo osho wo oongombe dhoombalamana dhono hadhi vulu kukala dhili moofaalama tadhizi omahini ngono haga landithwa moositola. Oongombe ohadhi vulu okukala dhadhipagwa piituthi yomanyanyu oshowo yomaluhodhi.

Okumuna oohi oko omukalo ngono gu li tagu endelele methimbo lyongashingeyi, oshoka aantu oyendji oya hala okukala aanafaalama yoohi, ya vule okukala yi ipa iilonga kuyo yene yo taya ipe wo natango oshimaliwa uuna ya landitha oohi ndhoka. aantu ohaya vulu nee okukala taya landitha oohi, uuna ya tekula nokudhi pa iikulya ya gwana nakehe shimwe.

Iikwadhila oyo iinamwenyo mbyoka yina omawanawa hayi vulu oku tuka yo hayi vulu wo oku gandja onyama yoku liwa oshowo omayi. Iikwadhila otuna po ngaashi oondjuhwa, uudhila mbono hawu tuka mombanda, oonguti, omakonkola oshowo oonkanga nadhilwe dha gwedhwa po. Otuna po yimwe ngaashi oombaka dhono hadhi vulu oku tekulwa megumbo nohadhi gandja onyama nomayi.

Oshilongo kehe oshi na uukwatya wayoloka koshilongo oshikwawo. Otu na omahala ngono tatu vulu oku adha moshilongo gena omamanya nenge oondundu dhopawushitwe. Oondundu dhono ohadhi vulu okukala dha gamena evi kaa likungululwe po komvula ngele tayi loko. Ohaku zi woo uumanya mbono uushona hawu vulu okukala wa longithwa mokutunga omagumbo gopashinanena taga monika nawa.

Okutekela iimeno okuli kwatalikako kuna omaludhi ga yoolokathana. Kuna okutekela kopeke mono omuntu ha vulu okulongitha omeya, taka teka e ta vulu okulala ta shashamine nekopi nenge neyemele oshowo nompanda. Opuna okutekela natango hono kokushashamina, mono omuntu ha kala ta patulula ominino tadhi shashamine kiimeno. Opuna wo okutekela kwefundja.

Aantu inaya shitwa ye na omatseho ga faathana. Oyendji ya mono uunongo mokumuna oohi ndhono haya vulu okukala ya kwata noku dhi tula moondama dhi li pomagumbo gawo, opo ya vule okukala taye dhi sile oshimpwiyu. Oohi ndhino ohaye dhi munu, opo dhi vule okukala onzo yiikulya kaanegumbo, oshowo natango taya kanditha yi imonene mo oshimaliwa. Ohaya vulu wo natango okukala yi ikuta yoyene taya ilongele kuyoyene.

Okumuna oohi omukalo ngono tagu endelele, oshoka ohagu kandulapo omukaga uuna oohi dhakoko. Oohi ohadhi tekulwa tadhi tulwa muundama womeya momagumbo mono omuntu ta vulu oku kala tedhi sile oshipwiyu tedhipe iikulya kehe esiku nethimbo. Oohi ohashi eta osheelelwa megumbo nomomudhingoloko.

Uuna omuntu a hogolola oku kala ena oshikunino she shomabanana, okuna okukala a hogolola evi ndyoka lyili nawa, lina omutenya oshoka oge hole omutenya nuupyu opo ga vule gakale taga koko nawa. Omabanana ohaga keelele omutenya oshoka ogena omafo omanene, go ogeli onzo yoshikulya yasimana.

Monale omuntu opo owala alye oshihape noshingumutulu nakehe shimwe shoka hashi zi mevi ongele atalelepi ostola yontumba mono hamu landithwa iinima mbyono eta landa . Ashike mongashingeyi aantu oyendji otaya nduluka po iikunino yawo nokupulula wo natango omapya gawo taya longitha omashina ngono gopashinanena haga pulula oshinano oshinene etaya kunumo iinima yawo, yo natango ohaga vulu oku shunitha omwaalu gwaaniilonga pevi niilikolomwa ohayi kala yili momwaalu omunene .

Ope na omahala ngoka haga vulu oku pungulwa iilikolomwa yalikolwa momapya iihape niingumutulu, opo yi kale natango muundjolowele ethimbo ele. Ope na omahala ngono haga kutu aantu haku tiwa oofakitoli mono aantu haya vulu oku kala taya longo kehe gumwe ota longo oshitopolwa she. Shino ohashi kwathele omuntu iimonene iilonga.

Oohi onga oshinamwenyo shono hashi vulu okukala sha fudha mo ombepo ndjono hayi gandja omwenyo odhi na oshilonga, oshoka ohadhi vulu okukala dha gandja omwenyo kiinamwenyo iikwawo mbyono tayi adhika momeya ngaashi iimeno. Iimeno oyo wo natango hayi vulu okukala ya liwa koohi dho tadhi vulu okukala dha koka dhi liwe wo kaantu.

Aantu oyendji muuyuni oya koneke kutya okulya iikulya weyi kuna ngoye mwene oshina uundjolowele shi vulithe okukala toli iikulya mbyoka ya longwa ya tulwa iinima yilwe omuntu mbyono keyishi. Aantu oyendji ohaya kambadhala oku ninga iikunino yawo pomagumbo gawo nenge momapya gawo taya tekele no mayelemele nenge noma kopi iikunomwa yawo yivule oku koka yo yiyape eteyo lili nawa.

Oongombe odho iitekulwanamwenyo yasimana monkalamwenyo yomuntu. Pamuthigululwakalo gwAawambo aantu oya talako noku simaneka ngoka alikola ongombe asimana, yamwe taa dhana woo iituthi yoongombe noongombe dhawo ndhoka ya likola. Oongombe ohadhi gandja onyama ndjono hayi vulu okuliwa piituthi yomaludhi ga yoolokathana. Ohadhi gandja wo omahini na ohadhi vulu okulandithwapo dhi likolelithe mwene oshimaliwa.

Omahupilo goshilongo otaga ende taga humu pombanda . Shino ohashi ningwa oshipu sho epangelo tali tsakanene naantu mbono yahala okukala yiipa iilonga kuyoyene , tayi iningile iikunino yawo, yo taya mono omakwatho okuza kiikondo yiili noyili . Aantu ohaya ningi omaindilo yo taya pewa iimaliwa mbyono haya vulu okulongitha yiiningile iikunino . Ohaya tulamo ominino ndhono dhokushashamina iimeno yawo.

Eyoka olyo oshinamwenyo shomukyi shuuzigo shono shili sha nika oshiponga uuna sha lumata omuntu oshoka ohashi vulu okweetitha uuvu mbono hawu vulu oku kala wafala meso. Eyoka ngaashi lyOmbome oha li adhika mokuti mono lili Woo natango hali vulu okukala omolwa oshipa shalyo no hali vulu okuliwa woo kwamboka haali.

Omahala ogendji gokutalela po ngaashi moshilongo shetu Namibia oge li kohi yepangelo mono muli mwa totwa ongundu yoku ga sila oshimpwiyu. Ongundu ndjono hayi vulu oku kala yakwashilipaleka iinamwenyo oshowo uunshitwe. Omahala ngaashi ngono otu na po ndono hali ithanwa oSafari Lodge. Omuntu oha vulu okukutha olweendo , e taka talela po ehala ndyono opo omadhiladhilo ge ga kale taga dhiladhila wo nawa.

Muuyuni otuna omaludhi gayoolokathana gokutalelapo. Otuna okutalelapo kwiinamwenyo , otuna okutalelapo komindhingoloko, okutalelapo kopandjokonona mono aantu haya vulu okukatalelapo ehala mono mweedhililwa nomwapungulwa iinima yopamithigululwakalo oshowoo natango okutalelapo onkalo yevi . Otuna okutalelapo onkalo yevi hono omuntu havulu okukatala oondundu nkene dhashitwako.

Aantu oyendji mboka yena iikunino, opo ya vule oku kala taya tekula omaluvalo gawo ohaya vulu okukala yagongela omeya pehala limwe. Oshoka omvula ngele yasheka omeya ohaga vulu okukala gapwina shono hashi vulu oku eta ompumbwe onene yomeya. Aantu mbono yena iikunino ohaya vulu okugongela omeya uuna omvula tayi loko, opo ya vule oku kala yatekela nago iikunino yawo.

Oonkoshi odho iinamwenyo yomokuti mbyono yili ya tali kako inankondo noyendji yedhi ithana kutya ooyene yokuti nenge aakwanilwa. Oonkoshi ohadhi hupu owala monyama una dha dhipaga iinamwenyo ikwawo ngaashi uumenye, uupundja noshowo uunamwenyo mboka uushona iha wu vulu nana oku ihupitha. Oonkoshi odha lukilwa wo natango omazimo gaawambo ngono hatu ti aakwanime.

Omolwa ombepo oyindji ndjono hayi vulu okukala yatukuka mombuga, ohayi vulu okukala yagongela omavi ngono haga vulu okukala gahololapo eshito ewaanawa kamana . Omavi ngono oha ga vulu okukala gandumbalela pehala limwe, natango taga vulu okukala gahila aatalelipo oshoka ogena uukwatya tawu limbilike wo tawu hokitha.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho oshowo aantu taya tungu omagumbo gawo gopashinanena ngono haya tungu niitungitho yolela ngaashi oondhopi dha lungwa momunoko gosamende oshowo uuyungulita. Ohaga tulwa wo natango omakende, iipeliki pombanda noshowo ohaga tulwa olusheno ngono haga gandja uuyelele, noshowo oku teleka ngele aantu taya teleke.

ECabbage olyo oludhi lwa simana nayi noonkondo moshilongo shetu shaNamibia. Uunene tuu ngele tashiya kuundjolowele woshigwana. Aantu oyendji oye hole okulya omboga yuushimba. Ano omboga ndjino ya tulwa mumwe nonyama. Omboga yuushimba ohayi vulu wo oku kala ya telekelwa miituthi ngaashi yoohango opo li vule oku kala lya ningwa osilaye. Olya tali kako onga iitungithi yina ovitamine molutu.

Moshilongo shetu Namibia eshito nevi olya topolwa moombinga dhayoolokathana. Otuna ombinga yoko nooli hono to a dha iinamwenyo yomegumbo ano iitekulwa namwenyo, nomapya taya vulu oku kala taya likola iilikolomwa yawo. Otuna ombinga yoondundu osho woo hono ano to a dha iinamwenyo yomokuti mbyono hayi hili aataleliipo, nuuna taye ya ohaya futu okuya opo ya ethelwe mo mehala mo.

Mongayingeyi omuna aanafaalama oyendji mbono ookapyoko uuna tashiya komaludhi gokutekela iimeno. Aantu oyendji oya hala okukala yaninga aaniilonga kuyoyene taya nduluka no taya likola keheshimwe, taya vulu okukala yiilongela kuyoyene yo taya vulu okukala wo natango yiipa iilonga niimaliwa. Ohaya longitha ne omikalo dhayoolokathana dhokutekela iimeno yawo, yonatango natango taya vulu okukala yakambeka oomeya ngono taga hepa ko.

Iikwamawawa ngaashi oondjuhwa oyo yimwe yatalikako momuthigululwakalo gwaawambo yina oshilonga na ohayi vulu okukala yina onyama yaliwa kaayenda uunene ngaashi piituthi yomanyanyu. Iituthi yomashasho, iituthi yomakoleko, niituthi yomatalo gomagumbo oshowo yoohango. Ondjuhwa ohayi longithwa wo natango onga owili, oshoka ohayi zi ewi ndono hali vulu okuulukila kutya okwasha.

Eyoka olyo oshilyani shuuzigo ndyono hali kala momithitu nokohi yomankolo. Eyoka ohali vulu okukala lya lya omuntu e tali etitha eso. Eyoka olya nika wo oshiponga nokiinamwenyo ngaashi oongombe, iikombo oshowo oondjuhwa. Eyoka oli li wo lya gamenwa ngele tashi ya kUuminisiteli wOmidhingoloko.

Oohi odha yoloka oshoka opu na oohi dho momiilonga oshowo oohi dhomefuta. Oohi dho momiilonga odho dhono dheya nefundja. Una omvula yaloko nomiilonga tadhi tameke oku panuka. Oohi dhino dhefundja ohadhi vulu wo oku kala dha munwa omuntu ti itekulile oohi dhe yemwene. Opo a vule oku kala tapalutha aanegumbo ye. Ye ti ilikolele oshimaliwa.

Embakumbaku olyo eshina ndyono hali vulu okukala lya longa ehala noshilonga ohashi kala tashi imonikila, oshoka ohali longo oshilonga muunene lyo tali shunitha omwaalu gwaaniilonga ngaashi mboka haya longo komake pevi. Embakumbaku ngele lya longithwa mokupulula epya nenge mokuteta omwiidhi ohali vulu oku kala lya kandula po oshimpungu oshinene nohali vulu oku kala wo natango lya yeleka po muule wethimbo efupi.

Namibia oshilongo sha shitwa shina uuwanawa wamatutu. Otu na ehala ndono hatu ti efuta lyatsakanena nevi lina uushitwe uuwanwawa nohawu hili aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Oshitopolwa shino oshafa shili kombuga oshoka oshina evi ndono ewanawa, omuntu ho vulu okuninginamo una wayi kulyo lyo olina uukwatya tawu hili kehe gumwe nohawu kaleke omadhiladhilo gomuntu pehala.

Otuna omaludhi giihape ,giingumutulu oshowo iikwamboga ya yoolokathana. Otuna omboga ndjono hayi vulu okumena pawushitwe uuna omvula ya loko, nomboga ndjono omuntu ha landa oonkenya moositola eteyi kunu. otuna woo natango omanyangwa, omatanga gomaliwa, oahowo omanuwa ngono haga vulu okuliwa kaanegumbo gamwe taga landithwa.

Aantu ohaya tekula oohi omaludhi ga yoolokathana . Yamwe ohaya tula oohi ndhono ya hala okutekula moondama dhili popepi nayo, yo yamwe taya tula oohi momatale. Taya kala nee tayedhi pelemo iikulya oshowo natango okudhi sila oshimpwiyu taya kaleke omeya geli muundjolowele opo oohi dhikale tadhi fudha nawa dho kaadhise.

Opuna oondunda ndhono dhalongwa opo dhi vule okukala tadhi taamba ko aantu uuna yahala okuya momalweendo gontumba . Aantu ngele yafudha nande efudho ohaya vulu oku kala aka talelapo ehala lyontumba hono keeheshi tavulu owala okulongitha oshimaliwa eta futu ehala ndono hali vulu oku kala lyagandja iikulya oshowo omulalo kaatalelipo kehe mbono yahala oku talelapo ehala ndjo.

Opuna omaludhi goomboga dha yoolokathana, oomboga ndhono hadhi vulu oku kala dha mena paushitwe uuna omvula ya loko ndhono omuntu ha vulu oku kala amwa mepya lyopamuthigululwakalo nenge omboga ndjono omuntu ha vulu oku kala a landa oonkenya mositola eta ka kuna moshikunino she, ndhono wo hadhi vulu oku kala dha tekelwa, opo dhi kale tadhi gandja omulikolo omwaanawa. Oomboga ndhino dhopashinanena ohadhi vulu oku kala dha tewa kehe ethimbo.

Komahala ngaashi gokoombunga hono kuli okwapumbwa omeya iimeno nosho woo iinamwenyo yako oyashitwa yina uukwatya wa yoolokathana kiimeno nokiinamwenyo mbyono tayi adhika koshilongo. Omiti dhomombunga odhina uukwatya womidhi dhaya muule molwa omeya osho woo dhimwe ohadhivulu okukala kaadhina omafo.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti shono shi li sha gamenwa noha shi adhika owala momahala ngaashi Etosha National moNamibia. Oshi na uukwatya ngaashi: uuniga uufupi, othingo onde, omagulu omale, uundothindothi osho wo omushila omufipi. Onduli oya simanekwa mongashingeyi oshoka oha yi shunitha eliko lyoshilongo pombanda moku hila aatalelipo.

Okutalela po kakushi owala oku kutha olweendo toyi komafuta nenge koondundu, ashike oto vulu wo oku talela po omahala ngono gena uushitwe ngaashi omiti oshowo uunamwenyo mbono tawu adhika pomudhingoloko mpoka. Uuna omuntu tayi mefudho oha longekidha kutya okwa hala aka talele po oshikunino sha shike naana nopo nee ta kutha oshimaliwa ye tavulu okufuta opo a kale ko uule womasiku.

Muuyuni nomiilongo omuna omahala ngono omuntu ta vulu oku kala atalela po, opo a vule oku kala iilandela iinima ye yopamuthigululwakalo uunene ngaashi tuna omatala gokOshakati, gOndangwa nosho wo galwe moondoolopa dhokonooli mono omuntu ha vulu oku kala a talela po omahala ngano noku ilandela iilya yomahangu, oofukwa , omakunde nayilwe yopamuthigululwakalo hayi vulu oku kala tayi landithwa ngaashi oomboga.

Oondundu odho ehala lyuuyamba wiinamwenyo oshowo uumuti mbono uushona hawu vulu okukala wa adhika mehala moka. Oondundu odhi na uuwanawa owindji keshito, komahupilo goshilongo oshowo koonkalamwenyo dhaantu naakalimo ayehe yomuuuni, oshoka ohaa vulu okukala ya mbombolokela komahala hoka haku monika oondundu yo taya ka kala taya tsakanene nooyakwawo taya kutha ombinga momaudhano ga yooloka.

Oyendji mbono yakoneke kutya oluhepo otalushuna pevi una yatula ombunda moshihwa nokukala ya eta po oongeshefa dhawo dhopaumwene ngaashi okuka la yatsika nokulonga iikunomwa mbyono hayi vulu kukala yalikolwa opo yi vule kukala yalanditha oyeli taya vulu okukala yiindila oshimaliwa kepangelo yavule okushunitha nokuhumitha pombanda oompumbwe dhomuntu.

Momuthigululwakalo gwetu gwaawambo otuna oshikwatelwa shono hashi ithanwa etiti. Etiti olyo oshikwatelwa sha simana momagumbo gopamuthigululwakalo unene gaawambo . Ohali hongwa tali hongelwa monzimbogo opo livule okukala lya kola nawa ,tali kala pomutenya lyo tali gwayekwa iinima ngaashi hayi vulu okukala tali adhima. Etiti ohali vulu okukala lya lilwa kaayenda unene piituthi yoohango, yomashasho nosho tuu.

Omatama oludhi lwiikwamboga noshowo iihape niingumutulu ngono haga vulu okukala ga longwa e taga kala ga likolwa nokukala ga pungulwa, oshoka ohaga dhogeke omihoka. Aantu oyendji oya tala kutya omatama oludhi lwiihape noshowo iikwamboga mbyono hayi kala ya pumbiwa momwaalu omunene, oshoka ohayi tulwa kiiyelelwa. Ohayi vulu wo okulandithwa yi etele omuntu oshimaliwa.

Oonyanga odho oludhi lwiikwamboga dhono hadhi vulu oku kala dhalongwa noku likolwa momwaalu omunene. Omuntu oha vulu oku kala iiningila oshikunino she, eta vulu oku kala edhi longa pehala eshona opo dhi vule oka kala tedhi likola. Ta tula komweelelo gwe nenge ta landitha avule iimonene oshimaliwa oshoka odho dhimwe dho mwaambyoka hayi etitha oshimaliwa.

Opu na omaludhi guudhila ga yoolokathana. Okutumbula po owala omaludhi omashona ongaashi uudhila woonamushiishika, uuhanda oshowo oonguti. Oonguti odho dhimwe ndhono dha talika ko onguti yombili, oshoka oya humbata uukwatya wa yooloka nohayi vulu okukala a vala omayi nohayi liwa yo tayi gandjawo natango omalwenya ga longithwe kiikuti yoondayi.

Oohi odha yoolokathana unene ngaa oihi ndhono hadhi etelwa komeya gefundja pethimbo lyomvula ngele tayi loko. Opuna oohi ngaashi omakende , omashale osho woo natango oontangu. Oontangu oohi ndhono hatu kala nokumuna uushuushuuka dhili molupe lwafa iivolovolo ashike dho odhina onyama ontoye dho woo natango odhili dha kola nokuliwa.

Oondundu odho ehala ndyoka hali adhika kombinga yokuushimba hono hadhi kala dhandumbalala dhuuka mombanda po opo pwaza edhina lyoshiwambo kutya oondundu. Ohamu vulu ku kala mwaholama uunamwenyo uushona olyo wa ninga ehala oondjugo dhawo dhokulala nokugondja. Ohamu vulu oku kala mwa mbombolokelwa kaantu oyendji.

Onkoshi oshinamwenyo shoka shomokuti oshilyani, oshikumithi sho oshinene. Shono sha talika ko onga osho mwene gwokuti. Aantu oya tseya nawa kutya onkoshi oyo omukwaniilwa gwomomuthitu noyendji ye yi lukile wo natango omazimo gopamuthigululwakalo gAawambo ngaashi ezimo lyAakwananime.

Uushitwe owa edhilila oshoka owuna omamanya gomaludhi ga yoolokathana ngoka haga gili aatalelipo okuza kiitopolwa yiili no yiili osho woo kiilongo yiili no yiili, mboka hatu ithana aatalelipo, yeye ya nongono yoya tseye shoka sha edhililwa komahala hoka kuna omamanya mpika tapu adhika omamanya. Oondundu odhina uushitwe wa yoolokathana hawu nana aatalelipo, yo taya eta oshimaliwa moshilongo.

Momagumbo gopamuthigululwakalo gOshiwambo omu na iikwatelwa yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oontungwa oshowo omalilo. Oontungwa nomalilo ayihe oya longwa moombale hadhi toogonywa nohadhi tetwa komilunga. Ohadhi vulu okukala dha tulwa omapi dhi kale tadhi monika nawa. Eyooloko oli li nee mpaka kutya oontungwa ohadhi vulu okukala dha humbatelwa iinima oyindji pashikando, omanga elilo ohali telekelwa owala nokutapelwa oshimbombo sho shi liwe kaanegumbo.

Muuyuni otuna omahala gayooloka ngono gena uushitwe wayoolokathana. Tuna uushitwe woondundu mpono omuntu havulu oku adha omamanya gayooloka nogashitwa gena uukwatya tawulimbilike wo tawuhokitha. Otuna woo natango uushitwe wiihwa mpono omuntu havulu okukala atalelapo iihwa yomaludhi gayoolokathana tavulu okwiilongamo oshindji. Tse tunawoo natango uushitwe wiinamwenyo.

Opuna oohauto dhono dhili dha longwa, nomalalakano opo dhi vule oku kala tadhi tondoka noku lyatakana momavi nomomafululu ngono geli ga nika oshiponga, iha mu endiwa ku kehe oshitukutuku. Otuna omahauto ngono haga endithwa opo ga vule oku kala taga thindikile aatalelipo komahala hono kuna natango omamanya, no geli ga gamenwa.

Oohi odha talikako onga ehukamugongo lyoshilongo ngele tashiya pomahupilo, oohi odho oonzo onene yoshikulya yapumbiwa molutu lwomuntu kehe. Ohadhi vulu okukala dha gamena omuntu komauvu ga yoolokathana, oohi oha dhivulu okukala dhagandja iilonga komuntu unene ngele tashiya koku kala to dhimuna. Oohi odho onzo yeliko lyoshilongo oshoka oha dhi vulu oku tumwa kondje yiilongo.

Uuna omuntu ayi molweendo lwokutalela po ongele olwiinamwenyo, ohavulu okukala omadhiladhilo ge galundunduluka, tavulu okukala eya omadhiladhilo gamwe omawanawa nongele opwali puna shimwe tashi mu limbilike ohavulu okukala eshidhimbwa. Oha vulu okutsakaneka iinamwenyo mbyono kwali owala ha vulu okukala a mona momathano. Ohavulu wo okukala uuva ombili oshoka otatsakaneke aantu ya yoolokathana.

Onduli oyo oshinamwenyo shomiihwa noyi na uuwanawa uunene lela ngaashi tashi ya pomudhingoloko gopaushitwe, pamahupilo goshilongo, oshoka ohayi hili aatalelipo yo taya vulu okuya pomahala mpoka mwe edhililwa oonduli yo ya vule okukala ya nongonona eshito nuukwatya wayo. Onduli oyo wo natango hayi vulu okukala ya lya iimeno mbyono yi li pombanda itayi vulu okukala ya adhika kiikwawo.

MoNamibia otuna mo omahala goondundu gayoolokathana ngono haga vulu okukala gahila aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Otuna omahala ngono haga silwa wo oshimpwiyu nohaga gandja iilonga kaakwashigwana. Otuna oondundu ngaashi ondundu yaBrandBerg, ondundu ySpitzkoppe , ondundu yaWaterberg. Oondundu adhihe ndhino ohadhi vulu okukala dhahila aatalelipo, dho tadhi gandja iilonga kaakwashigwana.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho esiku nesiku oshowo mbono yena iikunino yahala okukala yi ilikolela iikulya kuyo yene yo yalandithe woo, taye ende taa nduluka po omikalo dhayoolokathana yavule okuteka omeya yo yatekele iimeno yawo nawa. Aantu ohaa longitha nee omayemele nenge omashina ngono geli goshinanena opo yavule okutekela iikunomwa yawo, taa teke omeya momatale nenge moondama yo taa tekele iimeno yawo.

Uuna oohi dha tekulwa nokupewa iikulya ya gwana ohadhi eta nee natango uuwanawa moshigwana, oshoka odho onzo yoshikulya sha simana molutu lwomuntu. Oohi odhi li dha talika ko dha simana, oshoka ihadhi e tele omaupyakadhi ogendji momalutu gaantu uuna dha liwa ngaashi sha dhindhilikwa hashi holoka miinima oyindji iikwanyama ya yoolokathana.

Monena kehe pegumbo lyomuntu oto adha po okakunino okanene oshowo okashona, oshoka aantu oya tala kutya iikwamboga oyimwe yili ya simana uuna tashi ya kiitungithi yomalutu gomuntu. Iikwamboga ongaashi omatama oshowo natango oomboga dhomaludhi ga yoolokathana ndhono dhili hadhi vulu oku liwa onga iiyelelwa, dho tadhi landithwa wo dhi vule dhi etele omuntu oshimaliwa.

Okumuna oondjuhwa oko omukalo gwa simana muuyuni awuhe oshowo natango omukalo ngoka gwa talika ko gweliko tali endelele notali humu pombanda onga uunafaalama. Oondjuhwa odhi li dha simana muuyuni awuhe oshowo kwaamboka yeli ya likola iikunino yoondjuhwa. Ohaku gandja onyama oshowo omayi ngono geli ga talika ko gena iitungithilutu yili pombanda.

Okumuna oohi okwa talika ko kwa simana methimbo lyongashingeyi, oshoka otaku kwathele okutsakaneka epangelo ondjilakati, opo aagundjuka osho wo aantu mbono ye na oonkondo ya vule okukala taa munu oohi yo ya vule oku ipa iilonga yoyene noku ilikolela oshimaliwa. Uuna omuntu e na ontseyo yokumuna oohi oha vulu okukala e na onzo yiikulya ya gwana.

MoNamibia osho woo muuyuni ayihe omuna omahala ngono geli geedhilila iinamwenyo mbyoka haku tiwa iinamwenyo yomokuti mbyono yili owala hayi li owala omwiidhi nayimwe ohayi li onyama osho woo natango omwiidhi. Metosha ehala limwe lyono enene moNamibia lyono lyili hali hili aataleliipo omolwa omaukwalya ngono geli gayoolokathana giinamwenyo mbyono hayi a dhika mono.

Aantu mbono haya pashiyona komikunkulo dhomafuta ohaya vulu oku adha ko uumanya uuhokithi wa longwa momaludhi ga yoolokathana. Uumanya mbuno ohawu vulu okukuthwa ko, omuntu tewu fala megumbo lye wo opaleke egumbo. Ohaya vulu wo oku wu kutha noku wu tula pehala mpono hapu kungululwa uuna omvula ya loko ku keelelwe ekungululo po lyevi. Ohaya vulu wo natango okukutha uumanya taye wu hongo, opo ye wu landithe po.

Mevi lyetu Namibia otu na mo omamanya ga yoolokathana ge na uunshitwe wa matutu, ngono haga hili aatalelipo, aazayizayi okuza kiilongo niilongo ya vule okuya nokunongonona uukwatya womamanya huka. Otu na ngaashi ehala lyomulonga gwaOrange nosho wo oFish river canyon mono to adha omaludhi gomamanya ga yoolokathana haga vulu wo okuhongwa go ga nduluke po iilongithomwa ya yoolokathana iiwanawa.

Oondundu ihadhi kala owala shaampoka onda koneke kutya moshilongo shetu Namibia oondundu oto dhi adha owala uuna to thigi po ehala lyokukuk lyo ko nooli toyi kehala lya tiligane okutameja pOshomeya oshowo koondundu ,oondundu odhili dha simana oshoka odho oonzo dhomeya omatalala oshowo natango omalukalwa giinamwenyo oyindji mbyoka hayi kala moondundu oshowo kohi.

Otuna omaludhi gomahala gayoolokathana muuyuni. Tuna omahala gokuushayi oshowo omahala gomoondoolopa. Omahala gokuushayi omo mono hatu adha omikunda, omithitu oshowo oondunda nomagumbo gopamuthigululwakalo. Aantu taya ende taya talelathana po taya enditha omalweendo gokolupadhi omanga moondoolopa omatungo omanene, oopate nakehe shimwe topumbwa otoshi adha moka.

Otuna omaludhi ga yoolokathana mono omuntu ha vulu okukwata oohi, opo a vule okwiilikolela iipalutha yolutu oshowo yaanegumbo lye. Oohi otuna ndhono hadhi kwatwa momilonga kombinga yoKavango oshowo Katima mulilo. Okuna wo oohi ndhono hadhi vulu oku ningilwa iituthi mbyono hayi eta aakwashigwana taya zi kiitopolwa yiili, taya landitha noku kala ya tseyitha oohi dhawo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti sha gamenwa shi li wo hashi hili aataleli po okuza kiilongo niilongo, hashi vulu wo okuhupitha eliko lyoshilongo pombanda. Aatalelipo ohaye ga taya zi kiilongo niilongo hono ka kuna oondjamba nokuya ya konakone uukwatya wadho. Oondjamba odhi na wo natango onyama hayi li wa, dho wo natango odhi na omayego gadho ngono haga vulu okulandithwa po go ga humithe eliko lyoshilongo pombanda.

Onduli oyo oshinamwenyo sha simana muuyuni shono shili sha shitwa shi na uushitwe wa yoolokathana. Ano oyendji moNamibia oye shi tala ko kutya oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo shino nee ihashi adhika owala shaampoka ashike oha shi adhika momahala ga gamenwa ngaashi moshilongo shetu moNamibia onduli ohayi adhika owala mEtosha mono mu na iinamwenyo ya gamenwa, sho ohashi hili aatalelipo.

Namibia shimwe shomiilongo mbyono ya kukuta uuna tashi ya koonzo dhomeya. Oshi na aantu ya longwa noye na omatseho guunafaalama nohaya iyadha olundji ye li monkugo yi na onkambe, omolwa ompumbwe yomeya okutekela iikunomwa yawo. Aantu mboka ohaya iyadha taya landa oopayipi okudhi kwatakanitha kumwe noopomba dhawo dhomomagumbo, opo dhi wape owala okukala dha gandja omeya kiikunomwa yawo.

Oshimbombo nomboga oyo onzo onene yuundjolowele ndjono ya simanekwa kaantu oyendji muuyuni. Oshimbombo ohashi vulu okukala shomahangu nenge sha telekwa muusila wepungu. Omboga oya talika ko onga yi na uukolele nohayi vulu okuliwa kukehe omuntu unene tuu kwaa mboka kaye hole onyama. Oshimbombo nomboga osha simanekwa momagumbo getu gOshiwambo.

Edhiya lyoku muna oohi olyo ehala mono omuntu ngono ena otseyo oshowo natango ena owino oku tekula oohi. Ha vulu oku tulamo oohi dhono ilandela ye tavulu oku kala tedhi pelemo iikulya nakehe shimwe shono dhili tadhi pumbwa dhi vule oku koka dho dhivule oku liwa oshowo oku landithwapo dho dhimwetele oshimaliwa shontumba.

Okumuna oohi muuyuni okuli kwalonda oshoka okwa konekiwa kutya okumuna oohi oko kuli onzo onene ndjono tayi etitha eliko lyoshilongo pombanda lyo natango tali gandja aantu kepipi lyaagundjuka. Aantu ohaya tekula nee oohi yo taya vulu okudhilanditha yo tayali onga onzo onene yiikulya.

Opuna omaludhi ga yoolokathana goohi ndhono dhili dhimwe hadhi adhika momafuta no hadhi kwatwa noombautu oshowo natango nuundjolo , opuna woo natango ndhono hadhi etelelwa kefundja ndhono hadhi adhika owala moshana oshowo momilonga hadhi etelelwa kefundja ,adhihe ohadhi vulu oku gandja iilonga kaantu.

Uuna oomvula ya loko, omilonga odhindji muuyuni ohadhi panuka omeya taga vulu oku kunguluka okuza mehala ndoka lyomulonga okuya komahala ga yoolokathana. Nethimbo nee ndino omeya taga kunguluka, ohashi faalele omaludhi goohi nakehe shimwe tashi vulu oku faalelwa komeya. Oohi odhi onzo yiipalutha ya simana muuyuni nomomalutu gaashitwa oyendji. Ohadhi vulu wo natango okulikolwa, oohi tadhi kwatwa noku etela omuntu oshimaliwa.

Ondjamba oshinamwenyo shono sho mokuti shili sha simanekwa kaatalelipo oyendji, noshili owala hashi adhika miilongo yontumba muuyuni. Oshinamwenyo shino oshina onyama hayi liwa osho woo natango shina omayego ngono haga longithwa haga tumwa koondje dhiilongo nokweetapo iinima yina oshilonga. Oshinamwenyo shino sho ndjamba osha lukilwa woo natango aantu momihoko dhaawambo.

Oomboga dhomakeembidji, odho dhimwe dhomiikwamboga yasimana noonkondo moNamibia. Unene tuu sho hadhi vulu okumena nokulongwa miitopolwa oyindji, nohayi kwathele opo aantu ya telekele mumwe noonyama dhawo, osho wo oku ninga oosilaye miituthi ya yoolokathana. Oomboga ndhino dhomakeembidji ohadhi telekelwa aanuuvu wo miipangelo, unene ngaa mboka ye na omaupyakadhi momapunda gawo itaa ga yi nawa kondje, opo shikwathele yaye nuupu.

Elongo lyanakanena itali faathanithwa nelongo lyookuku yonale. Ookuku yonale elongo lyawo okwali owala haaya longelwa kohi yomiti, taa longwa oongano dhootambamo. Nelongo lyopayife otali longo aantu okudhiladhila muule nokunduluka po iinima ya yoolokathana oyindji mokupitila muutekinolohi.

Onyama ngashi ndjoka hatwithana onyama ontiligane oyili ya tali kako hayi eta uupyakadhi momalutu gaantu. Aantu oyendji oya talako onyama ndjoka oontokele ngashi hatuyi mono moondjuhwa oshowo moohi, onyama ndjoka yili ya yela na ohayi liwa no kayina esiku yiku etele oshiponga shasha. Aantu ohaya munu ne oohi opo yiimonenene oshivelelwa shawo sha kehe esiku yo tayali yiikelele komiikithi.

Muuyuni omu na iikwamawawa oyindji ya yoolokathana. Unene tatu popi oondjuhwa kondandalunde. Oondjuhwa ndhono oontokele nodhi li hadhi adhika miilongo ngaashi moNamibia nonande kadhi mo momwaalu omunene, oshowo kiilongo miilongo yokondje ngaashi yooItali nooAmerica okupopya po owala iishona. Oondjuhwa ndhino odhi na uukwatya ngaashi: ohadhi kokekelele dho ohadhi gandja onyama noshowo omayi.

Opu na omaludhi goohi dhayoolokathana ngono aatseyi naa nongononi yoohi ye dhi pe ngaashi: ookashushu, omashale osho woo oontangu. Oohi adhihe dhino ohadhi vulu oku etelelwa kefundja uuna omvula ya loko. Oohi dhoontangu okahi kamwe ke li po okashushu nokeli po okatowe, omanga omashale oohi dhono dhili pokati dho dhi na uukwatya wafa uutokele

Oondjamba odho iinamwenyo iinankondo moshigwana shiinanwenyo shokombanda yevi unene tuu moNamibia. Oondjamba dhomoNamibia odho dhimwe dha talikako oondjamba dhomokuti . Oondjamba ndhino uuna dhe endepo oha dhi vulu woo okuninga omalambo nomakondo gadho mono ha mu vulu oku talama omeya yo iinamwenyo iikwawo ta yi vulu okunwa omeya ngoka.

Monakuziwa aantu oya li wala haya kunu omahala omashona, opo ya vule okukutha mo iilikolomwa yomomagumbo gawo, ashike mongashingeyi uunamapya owu li wo oongeshefa. Omunafalama oha muna noha kunu kehe shimwe shoka ta vulu a vule okukutitha aanegumbo lye, oshowo alandithe ye a mone mo okathilinga. shoo natango omwalu gwaantu tagu londo iikulya oya pumbiwa momwaalu omunene.

Oohi odho dhimwe dhi na ongushu nodha simanekwa koshigwana shAawambo naNamibia alihe. Odhi na esimano ngaashi tadhi holoka pamikalo tadhi landula: iitungithi yolutu , aantu taya mono omagadhi ngoka hagi ithanwa Omega-3, ngono haga gandja uundjolowele komalutu gaantu. Eliko lyoshilongo , oohi tadhi humitha wo eliko lyoshilongo pombanda naakwashigana taya li nokumona oohi.

Ombuga ehala ndyoka lyili lya talikako lya simana uunene ngele tashiya mokuyambula po uutalelipo woshilongo oshoka olyi li hali hili aatalelipo oku za koombinga dhili no dhili. Olina uukwatya mbono uukukutu ano kamuna nana omeya mombuga, nomuna iinamwenyo ya mo mbyoka tayi vulu okuhupa muukukutu oshowo iimeno ya mo, nolundji otwadha tayi hupu nawa.

Aantu oyendji mongashingeyi otaya kambadhala okukuna paunongononi iikunomwa yawo opo yavule okumona iiteyomwa oyindji yi kale iitalala ethimbo ele noku kondjitha woo oshowo uupyu mbonowu li moNamibia. Aantu oyendji oha ya kunu iikwamboga yomaludhi ga yoolokathana ngaashi oomboga oshowo omatama ,uuna wamundesha na yilwe. Mbino ohayi longithwa woo omavi oshowo omeya omashona.

Opuna omahala ngono aantu haya vulu okulongekidha mo iikulya omuntu ta teleke ye ta landitha kaantu mbono yaana nande omathimbo uuna taya zimbuka nande okuli nenge taya vulu okupitula po oshikulya yo ya ka lile komagumbo nenge taa lile mehala moka. Omahala ngano ohaga kala nee ga longekidhwa Gena iikulya yomaludhi ga yoolokathana omuntu ngele okwa za koshilongo shontumba nenge gomumudhingoloko gontumba oha vulu owala okuya kehala hono eta lolo iikulya mbyo.

Opu na omaludhi guudhila mbono hawu liwa ngaashi ompo, oonkankanga oshowo omakonkola. Oonkankanga ohadhi tekulwa nodhili gadhi zi omayi nonyama hayi liwa kaantu. Odhili wo odhi na uukwatya ngaashi oothingo oonde noshowo omalwenya gena oondothindothi nomalwenya ohaga longithwa okutula komagala gaasamane oshowo okukuthwa opo ga ninge iikombe yokupushula.

Omuntu kehe okushi mpa puna oonkondo dhe. Aantu oyendji otaya kambadhala okumuna iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, oshoka oyeli haya mono mo omayi ngono haya vulu okulanditha oshowo okulya. Omayi ogena oovitamine ngaashi oproteina. Oondjuhwa wo dha talika dhasimana ngele tashiya ponyama, oshowo oku dhipagela aayendanandjila.

Ompanda ohayi adhika mo manenevi gaali go muuyuni. Enenevi Africa miilongo ngaashi moNamibia ,South Africa oshowo kenya no muAsia miilongo yaIndia naEuropa. moNamibia ompanda ohayi adhika moshikunino shono shagamenwa hatuti oshikunino shEtosha. Aantu koombinga dhuuyini ohaye ya opo ya tale oompanda nohaya etelele oshimaliwa moshilongo.

Uuyamba womeya Omeya ohaga vulu okweetelela iinima oyindji ngaashi oohi, oontangu okutumbula po owala iishona. Aantu ohaya vulu nee okwiipa iilonga kuyo yene taya kwata oohi yo ya vule oku landitha poompagilila dhoondjila ngele tapu ende aantu nenge pomatala. Oohi odhili onzo ndjono hayi eta oshimaliwa komuntu dho natango woo odhili onzo yiikulya kaantu.

Pethimbo lyonale ookuku oya kala nookwiikololela momatama ngoka ga kala nokumena pawushitwe, uuna omvula ya loka. Oyakala haye ga longitha oku ga likola no ku gatula momihoka dhowo opo dhi kale dha dhoga nawa, nolundji oya kala okugakukutika opo ya vule okuga longitha uuna ethimbo lyomatama ga kuka. Mongashingeyi aantu oha ya landa omatama koositola, yamwe ta ye nga tsike.

Onduli yothingo, onduli yuuniga uufupi oshinamwenyo shothingo onde. Oyo omeho gomokuti oyo oshinamwenyo oshihokithi hashi hili aataleli po okuza kondje yiilongo niilongo opo ye ye yeshi konakone. Oshinamwenyo shino oshiwanawa oshoka ohashi etitha eliko lyoshilongo li hume pombanda uuna aataleli po ye ya mo.

Iilongo oyindji muuyuni ya lundulukile muunafaalama wopashinanena . Uunafaalama wonena owa yooloka noonkondo kwaamboka wali pethimbo lyookuku . Uunongononi weya nonkalo yashituluka . Monena oto adha aantu taya longitha omashina gopawunongononi ngono kwali aantu monakuziwa kwali haya longitha oongombe nenge taya pulula noonyala.

Aanafaalama mbono yamona ontseyo mokundulukapo nomokumeneka iimeno oyena omaludhi ga yooloka ngoka ogendji ngele tashiya pokukuna .ohaya kokeke omiti ndhono ya teta opo kuvule okutaandela shino ohashiyaningile oshipu opo ethimbo lyoku likola noku toola yeshininge nuupu nonondjungu tashi hupitha ethimbo lyawo.

MuAfrika amuhe koonono, aantu otaya muna iikwamawawa yawo. Iikwamawawa mbino ngaashi yoondjuhwa oyi li ya simana, noyi li hayi kutha po omukaga momagumbo. Uuna megumbo mwa holoka nande ohango, aantu oya hala piililo yawo pu kale pu na nande oshitako shondjuhwa. Ondjuhwa ohayi eta omayi, ngono haga gandja iitungithi oyindji molutu.

Haantu ayehe yakonekiwa yena uunongo wokulikola nenge woku muna oohi .Onkene otaya indilwa opo yavule oku talelapo oshikondo shoohi yo yavule woo oku kwashilipalekwa nomawuyelele ngoka taya mono, ngaashi omawuyelele kutya iikulya yoludhi luni yena okutekula nawo oohi noomwedhi ngapi yena okudhi kaleka opo dhi koke nawa nolundji ohadhi kwatwa noonete nenge niishongo.

Muuyuni omu na omaludhi guudhila ga yoolokathana. Omu na okadhila ngaashi ehwiyu hono ke li ka talika ko okadhila koshipwe kAawambo oyendji. Okadhila hono ohaka monika owala uusiku nolundji okatalika ko kutya ohaka longithwa kwaa mbono ye na uunkulungu ngaashi aalodhi. Nolundji ngele omuntu e ka mono, ohashi ulike sha fa edhindhiliko ewinayi notaka holola olundji iinima iiwinayi nonando pamwe otaka kwata iikulya ya ko.

Aantu mbono yena uunongo mwaashono hatu ti uunafaalama oyena omatseho(ontseyo) ogendji. Ohaya vulu okulonga opo ya kune iikunomwa yawo .Taya longo taya pulula moondjila taya thigipo oomwaka shi yakwathele opo shi kale moomwaka mono ya tula mo omeya go ga vule okukala taga tekele iikunomwa yawo. Opuna nee ethimbo ndono haya longitha okutekela iikunomwa yawo ndono lyongulonene nokomatango wo.

Monale aantu oya li ya ningi oondundu omahala gawo gokuholama kaatondi. Oya li wo natango ye ga ningi omahala gawo gokukonga omakwatho, unene pethimbo taa galikana, ohaya yi koondundu, yo ya ka galikane. Nosha kala wo natango sha talika ko onga ehala hono haa vulu oku ka konga ko iinima ya yoolokathana ngaashi uumanya mbono hawu adhika wa simana kohi yevi.

Omamanya gopaunshitwe oto vulu okuga adha miikunino yiinamwenyo ngaashi yaNamib naNaukluft noyi li ya ningwa omagumbo gokulala iinamwenyo. Oondundu dhimwe wo dha ningi dhokuza omeya. Oondundu odho oonzo dha simana dhomeya uuna omvula ya loka, oshoka ohadhi kwata omeya ngoka taga tondoka momilonga.

Aantu monena otayi ilongela kuyoyene taya longitha omatseho gopaushitwe opo ya vule oku ndulukapo iilonga yawo kuyoyene. Ohaya kune ne oongala dhawo dho maludhi gayoolokathana. Oongala dhimwe ndhino ohadhi vulu okulongithwa onga omiti dhokupanga omikithi dha yoolokathana, dhimwe tadhi opalekitha omalukalwa gawo dho dhimwe woo natango taya landitha ya vule okumona mo okashona nima kawo.

Ombuga oyo ehala enene mono to a dhamo omaludhi giimeno mbyono owala ya shitwa oku kala mombuga nosho wo iinamwenyo mbyono owala ya shitwa yina uukwatya wokunapela mehala lyatya nga. Ombuga oyina uukwatya ngaashi uupyu uunene ethimbo lyomilema ngele lye ya ombuga ohayi kala wo natango ya talala. Ombuga oyina owala iimeno mbyono hayi longitha omidhi dhawo opo dhi vule okumona omeya.

Omamanya gopaushitwe ngono haku tiwa oondundu, ogena omauwanawa ga yoolokathana ngaashi omuntu oha vulu oku kutha ko uutandu ta tungu nago olukalwa lwe ndono talu vulu ku kala po oomvula omayovi inalu teka po. Ohaku kuzi wo uumanya mbono omuntu ta vulu oku tula pehala lye, wu kale woopaleka po nenge uumanya tekewu landitha po.

Methimbo lyookuku lya piti oyendji oya kala yiikwatelela moku hupa omithima, opo ya vule oku kwatelemo omeya uuna omvula ya loko nenge ethimbo lyokwenye ndyono lya talikako ethimbo lyina enota. Iishana mbino oshowo omadhiya nomithima oyali hayi kwata omeya ethimbo ele nookuku oya kala nokuhupamo, okuteka omeya goku longitha momagumbo.

Oohi dhomomilonga odho oohi dhoka hadhi adhika momeya ngaashi omilonga ,oondama na unene tuu momeya ngono haga piti miishana yokonooli yaNamibia uuna kuna efundja taga zi koAngola. Oohi ngaashi otilapia, oohi ndhono dhina oonkondo nodhi holike unene.

Ombuga yaNamib oyo yimwe yomonkulu mbuga dhono dha tseyika muuyuni awuhe konono. Oya tseyika unene molwa oondundu dhomavi oshowo dhomamanya dhoka dhina omalwala omawanawa ganika oshilundo noshi shani. Oondundu dhino ohadhi hili aatalelipo unene dhono hatu ti oondundu dho Suisesflei dhono hadhi adhika ko.

Ondjuhwa pashiAfrika oshowo pamuthigululwakalo gwaawambo oyi li ya simana omolwa onyama yawo ndjono yina oshowo omayi ngono hayi gandja nolundji omalwenya ngono haga vulu okulongithwa kutulwa komagala gaasamane opo ga kale taga fuula. Ondjuhwa pashiluudhe oyili wo ya tali ka ko hayi longithwa okupanga uuvu wontumba oshoka ngele omuntu oteehama oha yi vulu okugandjwa.

Muuyuni wonena omuntu kehe okwa pumbwa okweenda, opo a tale aantu oyakwawo nkene taya ndulukapo iinima. Oto vulu kuya pomahala mpono hapu gandjwa omadheulo, opo aantu yakale yena uunongo moshinima shontumba. Iinima ngaashi okutekula oohi Iinima yapumbiwa muukwatya owundji nankene wuna okudhi tekula. Opo wiilonge kutya iikulya yini wuna okudhipa.

Ookuku oyendji shi ya dhike omagumbo gawo oya longitha omwiidhi ngono haya mu momadhiya noshowo momankolo, opo ya vule okukumba oondunda dhawo. Oya kala wo haya longitha eloya ndyono ya vundakanitha nomeya yo taye li ningi oondhopi. Momagumbo gOshiwambo omu na ondunda ndjono haku tiwa ondjugo. Ondjugo olyo ehala ndyono omusamane ha tungile omukulukadhi gwe.

Omamanya ngono tatu adha moshilongo shetu Namibia otwe ga nyanyukilwa. Uuyamba woye kokule wa shenekelwa, kaazayizayi mbono ya li ya hala okushi hanagula po. Eeno, aantu oya hepekelwe, taya dhengwa, omolwa omamanya gondilo ngono taga adhika moAfrika. Aatondi ya tindilile ya hala Afrika, ashike inaya pondola sha.

Oohi odho oonzo dhiikulya. Odho wo dhi li oshitopolwa tashi humitha komeho oshilongo moku eta oshimaliwa oshindji meni lyoshilongo. Aantu oyendji yomoshilongo otaya hupu moohi. Oohi dha ningwa ombiliha, opo dhi vule okuyakula aakwashigwana yomoshilongo.

Muuyuni omuna omadhiki gomahannano ngono haga kwashilipaleke okwe enda komutalelipo okuza koshilongo shontumba okuya atale uushitwe wo moshilongo nkene wuli wo opala wuli megameno. MoNamibia otuna mo endiki ndono hali ithanwa Gondwana. Ndino endiki ndono hali vulu oku kutha omutalelipo gontumba okumu fala kehala lyontumba opo aka tyapule nande okuli iiyamakuti mbyono tayi adhika mooshowo oondundu.

Opuna Oohi dhomaludhi gayolokathana ogendji ashike Oohi hadhihe hadhivulu okuliwa uuna omuntu ali Oohi dhoka iinadhuuthwa okuliwa otadhi vulu okumwetela oshiponga ngaashi shuuwehame omolwa uuzigo mbono dhili dhahumbata oshowo natango tadhi vulu okufala omuntu meso. Oohi dhino elalakano dhalyo dhili mefuta okuwopaleka owala efuta nokutyapo iinima yimwe.

Onete yokuyula oohi ndjono woo natango hayi longithwa okusiikila okatale mono tamu muninwa oohi, opo dhi vule dhaa ha panuke mo dho dhi vule okuya komahala gi ili no gi ili. Ohadhi kwathele ne okukandeka oohi ndhono oonshona dhaa hapite mo nokuya komahala gamwe dho dhika valele ko.

Mombuga yaNamib omuna oshimeno shina uukwatya tawu limbilike nowayooloka noonkondo. Oshimeno shino ohaku tiwa ne oshimeno sho Welwitchia milabills ndjono hayi adhika owala mombuga yaNamib. Oshimeno shino oshina omafo geli gaali ngono haga vulu okutanduka opo ga vulu okwiindjipala. Oshina onkalamwenyo ndjono hayi kala oomvula odhindji nohashi vulu wo okukala tashi hupu ngele sha mono omeya mevi tashi longitha omidhi dhasho.

Poompito odhindji nopomathimbo ga yoolokathana uuyuni auhe muuyuni ohawu mbomboloka tawu ya kenenevi Afrika. Yamwe wo taya thiki nomoshilongo shetu Namibia okuya ya tale uunshitwe. Uunshitwe woondjamba, uunshitwe wiinamwenyo yomokuti ngaashi oongolo, oonduli oshowo uunshitwe wopameya mbono womilonga ngaashi tu dhi na kombinga yokOkavango. Ohaye ya nduno yo taya etelele wo oshimaliwa onga aatalelipo.

Muafrica alihe koonono, aantu ohaa longo yatula ombunda moshihwa uuna oshipala shegulu sheya. Ohaa longo nee taa longitha omatemo ngono haa hambula yo yamwe taa longitha iinamwenyo ngaashi, oondoongi Mbano yi iyadha ohaa longitha omambakumbaku opo ya longithe omapya gawo.

Oohi odhili onzo onene yiikulya moshilongo, kehe mono ta mu adhika muna. Oohi oha dhi kala woo natango noku eta oshimaliwa moshilongo, osho woo oku gandja oompito dhiilonga, kaantu mbono ye li moshilongo, no sho oha dhi vulu oku kala noku munwa no sho woo natango oku kwatwa mo mefuta nenge moondama mono dhi li ha dhi kala ta dhi muninwa, dho dhi vule oku tumwa kondje yiilongo dhi ka landithwe.

Opuna omikalo dhoku kuna sha yoolokathana ngaashi omikalo dha andjuka ngono guli hagu longithwa kaantu oyendji yokonooli yoshilongo. Omukalo nguno aantu ohaya pulula omapya gawo etaya kunu mo iilya nenge omakunde nohaya tegelele owala uuna omvula ya loko. Opuna wo natango omukalo ngono gwa longekidhwa gopashinanena mono omuntu a longekidha etala lyontumba lyomuzile eta kunu mo iikonomwa yoludhi kehe.

Esimano lyoondundu dhomamanya. Oondundu dhomamanya odhili oonzo dhomeya, dhasimana uuna omvula yaloko oshoka ohadhi kwata omeya ngoka taga tondoka momilonga. Oondundu wo odho olukalwa nomagumbo giinamwenyo. Aatalelipo okuza kiilongo niilongo, oha yeya oku londa noku tala oondundu yo oyendji tayi ithanekele poondundu dhoka. Shino oshiliwo hashi gwedha keliko.

Iingulu oyo wo iitekulwa namwenyo unene momuthigululwakalo gwAawambo. Oyi li ya talika ko omolwa onyama yawo ndjoka ombwanawa, onkene okumuna iingulu kwa koko nokweya pankatu yokulanditha moNamibia nomuuyuni auhe. Pashiwambo onyama yoshingulu oyi holike, omolwa omulyo gwayo kamana.

Opuna omaludhi goohi ogendji gayooloka shiikwatelela kunkene geli napomahala mpono hadhi adhika unene tuu moshilongo shetu Namibia, otuna mo efuta mono hatu adha omaludhi goohi ngaashi omasipaangela oshowo natango iishana mono tatu vulu oku adhamo oohi ngaashi omankende oshowo dhono woo oohi dhomomilonga adhihe ohadhi gandja iikulya.

Uunafaalama woohi otawu ende tawu indjipala unene kaantu yokonooli yoshilongo mbono ye na ohokwe yokumuna oohi. Shino ohashi ya kwathele, opo ya vule okuimonena iilonga kuyoyene, yo ya vule okulikola mo oshimaliwa uuna ya landitha noshikwawo wo natango ya vule okukala ya gongela noya likola iipalutha unene tuu mbyono yi na iitungithilutu kaanegumbo lyawo.

Otu na omaludhi gomambakumbaku ngono aantu haya vulu okulongitha, opo oshilonga shawo shi vule okukala shalongwa unene pamuthika gwopandondo oyindji. Otu na omambakumbaku ngono aantu haya longitha okupulula omapya gawo, opo ya kune iilikolomwa yawo. Otu na omambakumbaku gokulonga oondjila oshowo gokufula oondama nenge omatale.

Aatseyinawa naanawino oshowo ookapyoko ngele tashiya kiikwahi ohaya vulu okwiilikolela omwaalu goshimaliwa shontumba pethimbo taya gandja omadheulo nkene oohi hadhi munwa. Aantu oyendji ohaya munu oohi, opo ya vule okwiipa iilonga yo yene ya vule oku mona iikulya yomwaalu gontumba ogundji yi kwathela omagumbo gawo.

Iikulundundu oshowo omeya, yimwe ya talika ko onga oonzo dha simana meshito lyuuyuni. Uuna iikulundundu ya gongele omuku, oha gu shituka po iikogo mbyono hayi ningi omvula, nomeya uuna omvula tayi loko ohaga gongele okuza kombanda yiikulundundu , tage ya pevi taga tondoka nee okuya momilonga, miishana opo ga vule oku nuwa kiinamwenyo oshowo kaantu.

Pashiwambo nopa shiAfrika ongombe oya simana megumbo. Ongombe ohayi vulu okudhipagwa uuna megumbo mwaholoka oshituthi sho ntumba. Ongele oshituthi shenyanyu shono hatuti ohango nenge oshituthi shuudhigu shono hatuti oosa. Ongombe oyili wo nata yasimana oshoka ohayi vulu oku futa oshikolo uuna omuntu gwezimo lyeni eeta uupyakadhi kezimo ekwawo.

Iilongo oyindji muuyuni otayi kambadhala ngaashi shoka tayi vulu unene ngele tashi pitile muunafaalama ongele oyokulonga iikwamboga taya longo nomambakumbaku yo ya vule okulikola mo iikulya tayi gwanene aakwashigwana yomoshilongo shawo ayehe. Omambakumbaku ohaga pulula oshilwa oshinene, opo nduno niilikolwamo mbyono tayi ka za mo oyindji noyi li pandondo yi li nawa.

Okungeshefa okuli pomikalo dhayoolokathana, mpono aantu haya ngeshefa taya longitha omikalo ngaashi okulanditha momapandanda, okulanditha moondunda dhono dhili woo dhatungwa pamuthika gopashinanena, shino ka shiili nana kokule oshoka elalakano limwe olyo ndyoka kutya, komusilo gwesiku ayehe otaya falele oshimaliwa kegumbo. Shino natango oshili shahumitha eliko lyoshilongo pombanda oshoka aantu yakutu.

Ondjamba, Kahenge, oshinamwenyo oshinene muuyuni, hashi adhika momanenevi gaali ngaashi Nambia Africa oshowo enenevi Asia. Oyina uukwatya ngaashi omunkati, omakutsi omanene noshipa oshiluudhe. Ondjamba-Africa oyo yatalikako Ondjamba onene omanga ondjamba-Asia oyo okandjambwena. Ohayi kaleke evi lyalalakana nawa nohayi hili aatalelipo. Ondjamba uuna weyi hindi, owi ihadhela shituna.

Uuna omuntu a tokola okuya mondoolopa nenge pomahala gomalandithilo, ha unene hadhimbwa iihape niingumutulu. Iiyimati niikwamboga oya pumbiwa momwaalu omunene oshoka iikulya mbyoka oha yi tungu omalutu getu notayi tupe uundjolowele. Iikulya ngaashi Omatindi, Omanyangwa, Uunawam'ndesha, Omatama, Omayapula noshowo oonyanga.

Ndino limwe lyomomahala gadhenga mbanda ngomatalelepo muuyuni, ngena oonzo dhili nodhili mono twadhamo Iinamwenyo hayiliwa na mbyono ohayiliwa, olyowo omahala ngono kwali ngatalikako ngena omwalu ominene ngwaantu mbono hakutiwa aakwakala, monena ehala ndino oto adha lyambombolokela aantu okuza kiilongo niilongo yeya okutala uushitwe walyo.

Ongolo oshinamwenyo wo shono shili sha gamenwa papangelo. Oyi na uukwatya wa fa wandoongili, ashike sho ihashi vulu oku tekulwa onga oshitekulwanamwenyo. Oshi na iiyala noshi na omakondo nolundji ohashi vulu oku liwa onyama yasho. Ohashi hili wo aatalelipo.

Aantu mbono ya hala okuninga aaanafaalama oshowo okumuna oohi ohaya yi komanongelo opo ya ka ndungikwe yo ya ka nongekwe nkene ye na okusila oohi dhawo oshimpwiyu niikulya mbyono ye na okupa oohi dhawo. Oohi ndhika dhimwe po ohadhi dhimbululwa, oshoka odhi li pamaludhi ga yooloka. Dhimwe ohadhi vulu okukala momeya ga yela dhimwe ohadhi vulu okukala momeya ga kaka. Odho esimano, uunongo oshowo eliko lyoshilongo.

Mbino wo iinamwenyo yimwe yi na uushitwe tawu limbilike mbyono owala hayi adhika mefuta. Iinamwenyo mbino ohatu yi ithana nduno oombwa dhomefuta nenge oombwa dhomomeya. odhina nee eshito li li po. Uuna dha dhipagwa oha ku vulu okuza oshipa shono hashi vulu okulongithwa iinima oyindji ngaashi omapaya osho wo oongaku, odhina wo omagadhi ngono haga panga.

Iikwamboga ngaashi yomatama osho wo oopelipeli dhono dhomaludhi gayoolokathana, oontiligane, ooshunga osho wo oonzinzi ayihe oyiholike omolwa ooVitamine dhono dhilimo dhasiikililwamo. Omatama oshikwamboga shili shatalika hashi gamene aantu kuuvu womutima nosheedhilila unene munsho ovitamine C. Ogreen paper odhiholike molwa omulyo dhago.

Oondunda ndhono hadhi gandja ehala lyokulala, iikulya negameno kaatalelipo nokaakwashigwana oli li wo hali gandja onzo onene yoshimaliwa kepangelo. Otu na omaludhi ogendji goondunda ndhono dhokulala nolundji otodhi adha mokati koondoolopa nenge kominkulofuta noshowo dhomilonga.

Omamanya guuyamba nuwanawa awuhe moNamibia. Adhimitheni esindano muuyamba aluhe mukale, tse tuvule okutanga Namibia. Ombuga yaNamib ombuga onene muuyuni, nuugumbo tatu popi oshimeno shoWelwitchia Mirabis. Ombuga ngoye onkulunkulu yuuyuni olye ekufe opamwe naamoye yooNxaras?

Ombwa oshinamwenyo shono sha talika ko shi li kuume kaantu. Olundji ohayi kolwa omanga okambwena e tayi kala taka silwa oshimpwiyu nokupewa iikulya yi vule okukoka, opo yi tu gamene uusiku twa lala nenge omaliko getu. Unene momagumbo gOshiwambo oto adha mu na oombwa nenge wo momagumbo gomoondoolopa, ndhono dhi li kuume kaantu nosha talika ko oshinamwenyo shi na oshilonga.

Ompanda ndjoka kala mehala lya gamenwa oto yi adha ngaashi mOmatotha. Ompanda oshinamwenyo shimwe shopashitwe shono shi na oniga yimwe. Oniga ndjono oya simana noyi holike kaantu oyendji, oshoka moniga moka oto vulu okulonga mo iinima oyindji mbyoka ya simana. Oniga yompanda ndjino ohayi vulu okulandithwa momwaalu goshimaliwa oshindji.

Etosha lyanuumbwambwa, ndono lyina uushintwe kamana, lya edhilila iinamwenyo pamaludhi ga yoolokathana ngashi oongolo, oondjamba, oonkoshi oshowo oongwe nayilwe oyindjiyindji. Ohali hili aatalelipo okuza koombinga ne adhihe dhuuyuni. Aatalelipo mbano taya eta wo oshimaliwa moshilongo, ohali kwathele wo aanona moosikola mbono taya ilongo shinasha nuushintwe.

MoNamibia omu na oondundu dhomamanya ndhoka dhi na ondjokonona nuuwanawa wopashitwe. Oondundu dhomamanya ndhoka dha simana moNamibia ongaashi Brandberg, Waterberg plateu, Spitzkoppe nooFish river Canyon oshowo ondundu haku tiwa Naukluft mountain. Adhihe ndhino odhi li dha simana monkalamwenyo nomuushitwe waNamibia, oshoka ohadhi hili aatalelipo.

Etosha olyo shimwe lyo miikunino yiinamwenyo ya simana noonkondo muuyuni. Olyo wo onzo onene yeyambulopo lyuupashiyoni moshilongo. Edhina Etosha otali ti ehala enene, ekango lyomongwa ndono hali kala olundji lya toka. Nopethimbo lyomvula, ekango ndino ohali gumo nohali gongele omeya ngono haga nuwa kiinamwenyo ya yoolokathana, ngaashi oodhila dhono tadhi adhika mehala mono, nomaludhi wo yiinamwenyo yoongolo nayilwe oyindji.

Komahala muuyuni hono ku na omeya ga gwana nosho wo taku monika oonzo dhomeya unene gomvula. Iihwa ohayi kala ya zizika nawa nohayi gandja emoniko lyuushitwe li kale tali monika nawa. Iihwa ohayi gandja omuzile osho wo iikulya kiinamwenyo mbyoka hayi kala mo. Ohayi gandja wo natango oonsheno ndhono hadhi vulu okulongithwa kuumbaambala uushona ngaashi oonyushi opo dhi vule oku ka tunga dho tadhi gandja iikulya mbyono hatu ti omagadhi goonyushi.

Emuno djoohi moNamibia otali eende tali londo onga omukalo gopa shinanena moka oohi hadhi tekulwa moondama nenge miishana mbyono ya tungwa pa mbelewa. Aantu oyendji ohaya yi komilonga hono taku vulu oku monika oohi nokudhi eta poma gumbo gawo nonkene taya kala tayedhi sile oshipwiyu sho shikale oonzo dhii kulya osho woo dhopawu shitwe kuyauwa kaanegumbo ayehe. Oohi ndhono hadhi vulu oku munwa oongaashi oohi ndhono hatu ithana tatu ti ootilapia noshowo omashale.

Oohi odho dhi li oonzo oonene dhiipalutha, osho wo natango dhiiyemo kaakwashigwana yomoshilongo. Uunene tuu kaantu mbono ye li konooli, hono kuna iishana, omadhiya oshowo natango omilonga. Odho wo natango dhi li oonzo unene ya kwatelapo eliko lyoshilongo unene kwaadhono dhi li hadhi kwatwa momafuta. Oohi odhina onyama, hayi palutha aantu oyendji, pethimbo limwe alike.

Okumuna iikwamawawa oko kumwe komomikalo dhingi dhomuunamapya dhono tadhi pangele, notadhi vulu oku ku etela oshimaliwa tashi endelele. Iikwamawawa mbyono ya simana oyo ngaashi oondjuhwa, iiyandja oshowo natango oompo. Ohayi vulu okukupa onyama oshowo omawawa gadho taga longithwa okundulukapo iinima iiwanawa.

Monena aantu oyendji ohaa pungula ooohema dhawo dhoku zala, oongaku osho wo uundjato wopomake moosikopa. Shino oha shi kwathele ooohema dhawo dhoku zala, uuna tayi ilongikidhile oku ya kiilonga, ye dhi mone nuupu, omuntu ta yi mo owala, noku hogolola ohema ndjoka a hokwa. Oohema iha dhi kwatwa komangonyoto, noshikwawo oha shi ningi wo natango oshipu , opo kaa ha kale noku kangula kehe esiku.

Onduli ya Africa Oshinamwenyo sho muthika omule onga edhina lyasho shili sha simanekwa koyendji omolwa uulenga washo wapumba. Othingo onde ,oshipa shuundothi nuuniga uuhupi . Maawambo mo Namibia Onduli osho oshilimbo shuushitwe noshili olundji sha gamenwa momahala ge pangelo . Maawambo onduli oya tothwamo ya li yimwe yomiinamwenyo yali ha yi kala mumwe niinamwenyo yawo uuna aantu ta ya litha noyali ya talikako onga omeho guushitwe omolwa othingo yayo.

Oondundu mookathele dhi li dha fa omapandela giilongo. Ashike kohi yadho oku na iiwegele oyindji mbyono hayi vulu okuyambula po eliko lyoshilongo. Otu na uumanya wondilo wa holekwa kohi yoondundu hoka. Uumanya mbuno owu li hawu wegwa, wumwe hawu tumwa kondje yiilongo, opo wu vule wu ka longwe nokulongululwa, opo wu ete eliko lyoshilongo li yambuke po.

Ombuga yaNamibia ndjono yili koshilongo shokokule kombinga yomamanya. Ombuga yina uukwatya tawu limbilike niinamwenyo mbyono to adhamo oyuukwatya mbono washitilwa okukalamo. Oyina wo natango omiiti dhono kadhishi odhindji nodhina wo uukwatya hawu vulu okudhi kalekapo sigo oomvula dhontumba. Oto adha wo natango ombepo yepukupuku ndjono hayi gongele omavi.

Oshilongo shetu Namibia oshilongo shina uushitwe kamana, shina uushitwe tawu limbilike sho shina uushitwe tawu hokitha. Aantu oyendji okuza kiilongo niilongo tayeya aluhe taya kungulukile moshilongo shetu, opo yeye ya tale omeya omanamwenyo. Omeya ngono gefuta lya Antlantica geli taga adhika kOmbaye koSwakop nokoLiindili. Oshilongo shetu Namibia oshina woo oondundu dhili dha shitikika pamaludhi gayoolokathana. Oshilongo shina uushitwe kamana.

Iikwamawa Kola, oshukutula, lunganda, evalelanganda, oshiyandja, namushiishiika, enkowankowa, nankwe, nakawangugwa, etyololoka, epampa nondjuhwa. Oondjuhwa odha simanekwa ngele tashi ya piikwamawawa, oshoka odhi na onyama ontoye, nohadhi vala wo omayi nokulandithwa wo.

Egumbo kaalina oshini osho osima yowala. Pashiwambo omagumbo ohaga dhikwa niishini yili omahale popepi neelo enene enene lyokupitila. Oshini olyo ehala mpono hapu tsilwa iilya yoku liwa kaanegumbo. Ohashi kolongwa neloya lyokoshaanda etashi fulilwa mevi omanga omihi dhokutsa hadhi hongwa momidhi dhomiti ngaashi omano gominkono nomisaati. Noha pu kombelelwa nomaluhwati ganingwa moongoyo dhoombale nenge momwiidhi gomukashulwa.

Uuyamba wo mevi lyetu. Muuyuni omuna iilikolomwa hayi zi muunamapya nuuniimuna. Uunene aantu mboka yeli kiitopolwa yokomikunda oya simaneka uunamapya nuuniimuna. Aantu oyendji ohaya hupu miilikolomwa yomomapya gawo ngaashi oonyandi, oombe, oondunga, omalemune, omayapula, omatama niilikolomwa ya yoolokathana. Ohayi kaleke omalutu getu gena oonkondo, tayi tupe uupyu, tayi tu kokitha yo tayi tu gamene komikithi dha yoolokathana. Olundji ohatu hupu nawa.

Momimvo tadhi tengenekelwa poomvula 1850 lwaampono, okwali ongundu yaOram, ndjono yali ya hokitha aawambo oonkambe noye dhi ningi iiyenditho yawo pethimbo yali taya lwile omahala gawo ku yamwe mbono yali ya hala oku geya yuga koonkondo. Oonkambe mo nena odhi niwe koohandimwe uunene tuu momagumbo ngono gaaleli yopamuthigululwakalo ngono hatuti uuwa unene tuu moshilongo shAndonga aawa oyena oonkambe ndhono ha tuti oonkambe dhuuwa.

Ondjuhwa yOshiwambo, kahadhagumbo, oshikwamawawa. Kuyo oto mono ko omweelelo, onyama, omayi, tayi ningi wo owili yoye yoku ku pendula, oshoka ohayi zi ewi ndyoka ha li pendula aantu notayi ku ululile kutya okwa sha nenge okwa toka. Oyi li wo osheelelwa sha simanekwa Pashiwambo, oshoka ohayi dhipagelwa aayendi mbono aatalelipo yomomagumbo tayi tulwa wo kohi yonzowe.

Iitekulwanamwenyo yetu, iitekulwanamwenyo yetu ongaashi iikombo, oonzi nayilwe wo ya gwedhwa po. Iitekulwa namwenyo oyasimana momagumbo getu oshoka oha yi tupe iipalutha ngaashi iikulya, oonyama, osho wo omahini. Oyili wo natango tayi dhana onkandangala moonkalamwenyo dhetu oshoka otatu tu vulu okuyilanditha tse tu mone oshimaliwa shoku ikwathela nasho esiku nesiku. Otwapumbwa okukaleka iitekulwa namwenyo yetu kokule nomikithi tuyi sile oshimpwiyu.

Kafute kanenganga, onime, mwene gwokuti, yi na uukwatya womwiidhi wakukuta. Oya lukilwa wo ezimo lyomaawambo, ndyono haku tiwa ezimo ekwananime. Ezimo ndino olya tali kako olyo ependafule neleli. Oshilimbo shezimo ndino osha simanekwa. Nonando onkoshi yasimanekwa ngeyi, oyi na wo natango uukwatya uuwinayi, oshoka uuna yeku yile poshigunda shoongombe dhoye, ponankala opuna kwiiya. Oyi li wo hayi hili aatalelipo noha yeeta wo oshimaliwa oshindji moshiketha shepangelo.

Iiyamakuti nomamanya nee guuyamba nemona alihe moNamibia, adhimineni esindano, muuyamba aluhe tu kaleni, tu tangeni Namibia. Iinamwenyo niiyamakuti tayi eta eliko lyoshilongo Namibia lyi yambuke po. Aantu kuza kiilongo niilongo taya taakana, taya indjipala ye ye ya tale nkene eshito lye edhilila moNamibia

Omuntu una wahala okukala omukuni gwiimeno owa pumbwa okukala wu na uunongo nkene ombuto hadhi mene. Olundji oho kutha ombuto yoye e toyi tula mevi li na uuhoho eto kala ho tekele esiku nesiku, opo nee omudhi otagu tameke okukoka, omudhi tagu yi mevi go tagu kala tagu eta uuhoho, osho wo omeya na kehe shimwe shoka sha pumbiwa koshimeno, tagu kupe iizemo iwanawa una gwa tameke okutula ko una oshimeno sha koko.

Iikunino yomalwaala ogendji. Uuna omvula ya loko, aantu ohaya kunu iimeno noongala pomagumbo gawo. Ohaya kunu wo omiti dhomizile nodhiiyimati. Iimeno ohayi tekelwa opo yaa hase kenota, nohayi gamwenwa wo yaa ha like po kiimuna. Iikunomwa mbino ayihe tayi vulu okukweetela nokukulikolitha oshimaliwa, oshoka yimwe yomuyo ongaashi omatama, omanyangwa, omapungu ngono geli iikulya ya shaasiku.

Aantu oyendji muuyuni nena otaya ningi iikunino yawo taya vulu okulikola mo iilikolwamo yawo uuna yalongo nondjungu yo yavule wo okulanditha nokulya momagumbo yo yene. Ohaakunu nee iilikolwa mo yawo yo taya longithwa omeya ngono taya vulu okuninga okutekela iikunino yawo taya longitha omaludhi ga yoolokathana. Ohaya vulu nee okufulila uupipe uushona nenge uumunino uushona yo taya mono omeya gokutekela iimeno.

Monamibia mono tuli hatu longitha elaka lyoshindonga omuna uuyamba we edhilila kamana . Otunamo uuyamba mbono hatu vulu oku adha meshito washitilwa ku pamba wuli kohi yomamanya ngono hatu ti oondundu. Otuna uuyamba ngaashi okawe . Okawe oko uuyamba unene nohawu etele omuntu oshimaliwa. Ohaka longithwa okutula muulinga noomipeleki yondilo .

Ondjuhwa yimwe ya talika ko onga oshingoli shegumbo pamuthigululwakalo gwaawambo. Kondjuhwa ohatu vulu oku mona ko iinima ya yoolokathana ngaashi onyama ndjono hatu vulu oku dhipagela nayo aayenda nenge aataleli po yegumbo, oshowo natango omayi nomalwenya ngono hatu vulu oku longitha mpano naampeya. Ondjuhwa ohatu yi tula koshikuku uuna ethimbo lyomvula yaloko yi keelele omuyonena ngono hayi vulu oku eta kiilikolomwa yetu, oshowo natango oto vulu oku yi adha tayi pashiyona negumbo.

Uunafaalama kaushi owala wokumuna iimuna, nenge omiti. Uunafaalama wumwe wo wokumuna oohi nawo owa holoka mokati kiigwana yAawambo, nomuAfrica. Aantu oyendji oya tokola okumuna oohi taye dhi tekula, opo dhi vule okuyapa omihoka dhomomagumbo gawo, nokulanditha wo ya monemo iiyemo yontumba.

Aatekulu yaNalutenzi, aahambuli yiiyela, aantu ya shitwa nomatseho ogendji, mbono ihaa kalele ehala limwe. Aakwankala, aantu haa hemuna iiyela nomulilo, mbyono haya nduluka mo iinima oyindji ngaashi omagonga, omakuya, omidhi noyindji yokuyela nokuthanekitha komamanya ngono monena haga hili aapashiyoni. Osholi Aakwankala oyo aantu yomatseho ogendji kamana.

Pashiwambo otu na iikunomwa yomepya ya yoolokathana, tu na ngaashi iilya, omakunde, oofukwa nomapungu nayilwe ya yoolokathana. Iikunomwa yetu mbino ohatu yi tekele nomeya gomvula ngono hatu kutha momadhiya nenge miishana, tatu tekele, ta tu longitha omayemele nenge iiyuma, ta tu shashamine noompanda nenge nomakopi. Unene ngaa shi ikwatelela koshikunino shoofukwa, oshifukwa ohashi pumbwa omeya ogendji nonkene ohatu ga tekele nomeya gomiishana.

Oohango dhookuku yonale odhali dhayooloka koohango dhono hatu tyapula pethimbo lyonena. Pethimbo lyookuku taya putuka shampa omukadho a monika ta tumbuka oohekulu noyinakulu ohaya kuutumba yiikunde, opo omukadho a falwe aka fukikwe manga ina ninga etegelelo, oshoka oshali sha tali kako oshimpwe nenge oshidhila uuna omukadhona a ninga etegelelo ina hokanwa.

Pashiwambo aantu ohaya helele pomaludhi ga yoolokathana ngaashi oku helela nomatemo nenge oku helela taya longitha iinamwenyo ngaashi oongombe ndhono hatuti oonani nenge oondoongi. Olundji aantu ngele taya helela nomatemo ohaya kutha nee omatemo yo taya longo ,taya kwata nee pomakota giikunomwa yawo nokukuthapo omwiidhi nengw kehe shimwe shoka sha mena inashi pumbiwa po.

Aantu ohaya munu oohi pamaludhi ga yoolokathana. Ngu ta munu mondaama, ngu tamunu mokadhiya keli popepi nehala mpoka ha zi. Ohaya munu oohi yo taye dhi pe wo iikulya opo dhi vule okukoka. Uuna dha koko taye dhi longitha okuninga iiyelelwa, oshoka oohi odhili dhimwe dhomiitungithi yolutu.

Pashiwambo omapya getu ohatu ga longo noonyala tatu longitha omatemo ngono twa ninga miiti nokuhambula wo iiyela. Ohatu kwathelwa wo natango kiinamwenyo yetu mbyono hatu ti oongombe dhoonani oshowo uundoongi tawu hili oshipululo, opo tu vule okulonga oshiwa oshinene tse tu vule iilikolomwa. Ohatu kwathelwa wo uuna twa ningi oondjambi dhokuhelela, tatu dhipaga nande iikombo, tse tatu hanga omalovu tu vule okulongithwa ko.

Iimeno oyina omwenyo noyapumbwa okukalekwapo uuna tayi silwa oshimpwiyu. Kiimeno ohatu vulu okumonako omizile dhokukalwa , iikulya nomiti dhokutu panga . Iimeno oya pumbwa omeya , oonte dhetango nokugamenwa kuupuka mbono tawu vulu okuyi yonapo.

Talela po uushitwe waAfrika opo wi imonene oshindji kehe to apumbwa, Namibia shimwe sho muAfrika oshilongo shina uumanya taulimbilike, owafa oshingoli, woo otau adhima nge tango, moondundu omuna oshingoli no go polo.

Onduli yaAfrica oshinamwenyo shomu thika omule ngedhina lyasho. Shili sha simanekwa koyendji molwa uukwatya washo wapumba wothika onde, oshipa shuundothi nuuniga uufupi. MAawambo moNamibia onduli oyo oshilimbo shishitwe. Olundji sha gamenwa momahala gepangelo. Maawambo olundji oya tothwamo yali yimwe yomiinamwenyi yali hayi kala niinamwenyo yawo mu ulithilo wayo. Yali tayi toto monwa kutya oyo omeho guushitwe molwa othingo yawo onde.

Omandengu gomuuzilo haga tema omulilo ngono gwa kwata oshilongo shaAndonga yaNangolo. Ombuga yaAmumbolongondjo taa wilike noohedhi pamwe noshikanyandi. Hano okatewo ndjimo haka longithwa aluhe oku tanga ombuga yetu yaNamib uushitwe wayo niiyimati mbyonoya kala mo. Omiiti dhonondha kala mo ongaashi oshimeno sho! Nara. Shono hashi likolwa iiyimati hayi liwa kaantu oshowo kiinamwenyo. Oshimeno shino oshina uukwatya wayoloka no hashi longithwa oku panga omiikithi dhontumba.

Omilonga akuhe dhatondoka, efuta kooha lya hoteke tali talaleke uuyuni osho wo iishitwa ayihe mbyono yili popepi. Uudhila wo tawu kala tawu imbi wa tala nkene eshito lyashitika nawa. Uudhila owu hole mpoka pu na oonsheno osho wo iimeno opo wu vule okukala tawu li wo tawu nu nokonima tawu imbi uuyimbilo wawo.

Oshimbombo ,ongalamwithi yaShiteni hayi kutha omuntu ondjala noto vulu oku kala oowili odhindji inoo makela sha uuna we yi li. Oshimbombo osho iipalutha ya simanekwa kAawambo nuuna uuna toyi mondjila oho telekelwa oshimbombo shono hatu ti onguta. Ohashi telekwa nee nuusila womahangu e ta shi tulwa pelilo lya tholomwapo moongoyo nomoombale dha za momiti ndhono hatu ithana omilunga uuna dha koko.

Oonkwalukuwa dhimwe dhomiikwamawawa, ashike ndhino kadhi shi iitekulwanamwenyo, oshoka otodhi adha aluhe komunkulofuta dha shambakana tadhi li iipethipethi yadho. Olundji ohadhi kala dha toka to, dho opaleka eshito nohadhi kala moongundu odhindji mono aatalelipo ye hole okudhi tala.

Ongombe oshitekulwa namwenyo shopaantu mbambi, niindongo, niiyala, namutse ombalamana, ondema, ondumetana, omutanda sho osho wuwete hakutiwa waana mutanda kuna ongombe ngoye waana ompagona kuna iilya. Kongombe ohatu monoko iinima oyindji ngaashi onyama, omahini oshowo uuhoho wokutula momapya getu tse tulikolemo iilikolomwa yagwana.

Uuna Shiyenga Shanangombe shega tilahilehi pevi kehe gumwe oha ningi mbuku ndende iteteka Manga eyelu inaa liya talongo nakehe shimwe shoka ta vulu atula ombunda moshihwa opo a vule okulonga iipalutha ya gwanena aanegumbo iipa

Ethimbo nga ndino lyomvula shampa shiyenga shaNangombe e ga tilahilile pevi oyendji konooli yoshilongo ohaya kala taya yolele ketayego, molwa uuwanawa mbono hawu ya nefundja osho wo omeya. Ohatu mono mo oohi, oontangu ndhono hatu vulu okuninga oshiyelelwa shetu sha shaasiku nenge tu landithe tse tu vule okumona mo iiponda yontumba yi vule okukwathela aanegumbo lyetu. Shiyenga shaNangombe ohega tilahilile pevi noheetele uuwanawa owundji tuu shili.

Eshito oli na omaukwatya ga yoolokathana mono aantu okuza kiilongo niilongo taya taakana uuyuni nuuyuni, opo ya vule okukala ye na ontseyo nokumona kutya oshike tashi holoka muuyuni. Ohaya talele po nduno omahala ngaashi goondundu mono taya vulu okutala kutya oondundu dhodhene odha shitwa momamanya nenge omiitenda, opo ya vule okutaambathana ontseyo ndjoka ya mono mo muuyuni wi ili nowi ili.

Omeya ogo omwenyo. Uuna kaatu na omeya, iinima ayihe otayi vulu okukana po kombanda yevi. Omeya ohatu ga longitha okutekela iimeno yetu. Ohatu ga longitha okuteleka, okunwa, okuiyoga komalutu getu nokukaleka iizalomwa yetu ya yela. Mokukalamwenyo kwetu kwa kehe esiku, otwa pumbwa omeya. Omeya ohatu ga longitha wo okumbwinda, hono hatu ti kutya okuyoga, opo tu kale twi inyanyudha.

Uunamapya nuunimuna inawu kwatela mo owala oku muna iimeno nenge iimuna. Ashike okwa kwatela mo wo oku muna oohi. Oohi dhono dhili dhina uuwanawa owundji ngele tashiya payi tungitho yomalutu getu. Aantu oyendji taya muna oohi nokudhi tekula opo ya vule oku landitha yo yi ninge wo oshikulya sha shaasiku momagumbo gawo. Itaya vulu oku ka landa mpeyaka naampeya ka.

Ngaashi ngaa sha zi nale osho ngaa shi li nonena. Okuku Pashiwambo ohaya kala unene ya tala oshipala shegulu uuna she ya, opo owala iikunomwa yawo yomomapya yi vule okukala ya mona omeya. Oya kala aluhe nokugalikana omvula opo yi loke pethimbo lyomvula, opo owala iilikolomwa yawo momapya yi vulu okukala ya mona omeya yo ya vule okumona iilikolomwa mbyoka taya pumbwa ethimbo ndyoka.

Otuna omapya mono hatu likolamo iilikolomwa yetu ya yooloka. Ohatu likolamo nee tatukunu iilya ,omakanuwa, omaliwa, omakunde ,oofukwa niilikolomwa woo ya yooloka ngaashi omanyangwa. Ohatu gumbu nee omapya getu tatu longitha omano ,oomwandi nenge iihwa ya yoolokathana mbyoka hatu tete okuninga olugumbo lwo livule oku keelela iilikolomwa yetu kayi hanagulwepo kiinamwenyo

Uunafaalama sho tawu ende tawu humu ko esiku nesiku, aantu oyendji taya shendje omaithano gawo okuya kuunafalama. Kehe gumwe ota kambadhala kehe mpoka a mono okavi a vulee oku longa mo iikunomwa ye a mone mo iiyimati oshoka osho shi li tashi ta li kako tashi endele pamwe nethimbo sho tashi eta okamaliwa okendji mondjato. Otaya longo nuudhiginini, taya longo noombakumbaku, taya longo wo nomatemo nookonyala.

Omalukalwa gopashinanena otaga fuula ngele tashi ya kwaashihe shoka to adha she ga longelwa. Omalukalwa gopashinanena oga tungwa niitungithi mbyoka yopashinanena ngaashi iipilangi oshowo iitenda yimwe ya za kondje yomafuta. Oto adha nduno mu na uunima tawu ti konikoni mbono tawu ku fuula ngoye to hokomwa unene tuu momahala ngono hatu ti oohotela, oondunda dhokulala.

Muuyuni wonale opwali lela eyooloko pokati kaakulupe, aantu yepipi lyopokati noshowo aanona. Ihe mongaashingeyi, oto adha epipi lyaanona yaamati, aagundjuka naakadhona taya ende taya lemene hashi etithwa kiikulya mbyono hatu tula momalutu getu. Opu na iiyimati niikwamboga mbyono yi na uundjolowele ngaashi: uuna wandesha, iikwamboga oshowo oomboga ndjono hayi mene kelundu. Iikwamboga oyi na iitungithi ya gwana momalutu getu notayi tupe uundjolowele.

Ndundu nee dhuuyuni, mookathele dhi li ngepandela. Tadhi gandja esimano, mamanya wo niikulundundu muuyuni auhe koonono. Aakoongoloki naayendifuta taa mbombolokele hono ku na iikulundundu mbika, omamanya guuyamba nemona alihe taa tala. Oondundu nadhi adhime, esimano nadhi li pewe.

Omangeshefelo moositola nomomapaandaanda. Okungeshefa oko omukalo gokutaambatha, oho pewa shoka wa pumbwa ngoye to gandja kumukweni shoka ke e na nenge oshimaliwa. Omukalo nguno ogwa li unene gwa ha pethimbo lyookuku, ihe mongashingeyi otagu ende tagu shongola. Aantu otaya landitha owala nelalakano ya mone oshimaliwa. Aantu otaye eta po uupeleki nuukefe wawo ya landithe momapandaandaa. Aantu otaya landitha moshili naampoka yi iyadha ya tunga omatungo nokupakela mo iilandithomwa yawo ngaashi omakende noothewa.

Otu na omikalo odhindji ngele tashi ya pokutekela iikunomwa yetu mbyono hatu ti iikunino. Otu na omikalo dhokutekela iikunomwa yetu tatu longitha omeya gomvula ngono hatu hakele nomayemele getu okuziilila kiipeleki. Otu na wo omukalo ngono natango hatu kutha omeya miishana tse tatu ya tu shashamine noompamba nenge nomakopi.

Eshito olya shitwa paukwatya wa yoolokathana lina uushitwe kamana. Uushitwe wumwe washitwa okuza mombwili yevi. Otuna ombinga yimwe yevi ndjono yashitwa owala yina oondundu nenge omamanya. Omamanya oga shitwa nee gayoolokathana opuna gamwe to adha taga limbilike ngono nando ogeli pamwe, po puna wo ngono to adha giihana, mo momamanya wo mono omo tovulu okulikola mo uumanya.

Sha nakulya osha nakulonga. Muuyuni auhe aantu oya hala okukala aanafaalama ya longe iikulya yawo yoyene yo ya landithe wo mpaka naampeyaka. Iikwamboga oyo yimwe ya simanekwa monena, molwa iitungithilutu mbyoka yi li muyo, iikulya ngaashi iihakautu, oomboga, omatama niilya wo otayi tu kaleke muundjolowele. Osha simana, opo kehe gumwe a vule okumona okahala ye a longe.

Omahala gomayinyanyudho ga ningi ogendji sho uuyuni woo tawu humu komeho. Omahala hono to adha kuna iikulya ya telekeka notayi tokola elaka. Iikulya ya dhogeka ya tulwa omaludhi giitowalekithi ya yoolokathana. Omaludhi giikulya muuyuni oto ga adha momahala moka, nolundji opo wu ga lye ongele wuna iisimpo tayi vulu okukala oyindji lela.

Omatama shimwe shomiimeno mbyono ya pumbwa okusilwa oshimpwiyu nuuna ga koko ohatu vulu okulikola ko iiyimati yago yomatama. Ohatu ningi nduno iikunino momagumbo, moosikola noshowo mahala mpono tatu vulu okukala tatu likola ko iiyimati yomatama tse tu vule okulanditha nenge okulya momagumbo getu. Ohatu vulu wo natango okulikola omatama ngoka nokuga tuma kondje yomafuta noyiilando, onga onzo yiiyemo moshilongo shetu.

Etosha lya nuumbwambwa lyatoka lyafa uusila onga omutoko tagu tika . Ookafute kanenganga ,ndjamba mupayula oshihwa, oshimbungu oshikwanelago, kaandje, oompo, uumenye niinamwenyo woo yi ili ye edhililwamo metosha lya nuumbwambwa. Aayensi oyendji naatalelipo mbono yahala oku talelapo ehala ndino otaya kunkililwa kaya zero miiyenditho yawo yo kaya kakeke ehala.

Kahenge ondjamba mpaula shihwa. Oshishitwa sha shitika shi na uulenga kamana. Oshishitwa oshiwanana pashito. Shi na ooniga ndhono ha dhi vulu okulandithwa po dhi ka longwe iinima oyindji tayi yambula po eliko lyoshilongo, ihayi dhimbwa ondjila yawo. Omatudhi gawo ohaga longithwa oku panga omikithi dhi ili nodhi ili.

Iikwamboga oyo oshingoli. Omuntu ohalongo nuudhiginini empya lye inaalikolamo oshinima shoshi ngoli. Uunamapya owapumbwa omuntu ena ondjongo ye ena oonkondo ,nokulonga noonkondo. Omunamapya otaka likola oshindji nokukala ena iikulya iitungithi lutu ya gwana oku palutha aanegumbo ye osho woo okulanditha. Uunamapya wii kwamboga muno itatu popi iikwamboga yomanyangwa , iikwamboga yiitila , ikwamboga yuunawamundesha .

Monamibia aantu oyendji ohaya longitha iiti ,evi, eloya oshowo omwiidhi nenge omamanya opo yatunge omalukalwa gawo . Unene tuu oondunda dhetu dhoshiwambo odhatungwa momaloya ,momavi oshowo miiti mbyono hayi tetwa noku dhikitha ondunda .Ohadhi kumbwa nee nomwiidhi onga oshi keelelitho komutenya oshowo komvula.

Ohashi kala oshiwanawa no sha pumbiwa uuna wa tokola oku kutha olweendo pethimbo lyefudho lyoye ,opo wu vule oku ka nongonona noku ka tala nkene eshito li li lyeedhilila muuyuni. Oto vulu oku ya komahala ngono geli ga gamenwa pa pangelo ngoye wu tale noku konaakona uushitwe mboka wa kala mo ,ngele uushitwe wiinamwenyo , ngele uushitwe woondundu osho woo uushitwe mbono wuli kehe twaadha, mboka wuli momudhingoloko mpoka wuli. Omahala go ku lala ohaya kala ga longekidhwa nale .

Pamuthigululwakalo gwAawambo, Aawambo oyi ikolelela momiti dhiiyimati ngaashi oombe, oombe ndhono hadhi vulu okuliwa onga iiyimati, hadhi liwa pethimbo lyokuza pomvula nethimbo wo lyomokwenye. Otu na wo natango omiti dhoomwandi, koomwandi ohatu likola ko wo natango iiyimati ngaashi oonyandi mbyono wo hayi liwa pethimbo lyomvula nethimbo lyokwenye. Otu na wo omiti dhoongongo ndhono hadhi tu pe oongongo.

Ehumokomeho nomatseho moshitunda shAawambo lya ningi wo olindji. Aanafaalama nena oyendji yAawambo ya tokola nokuninga omapekapeko ngele tashi ya puunafaalama wiikwamawawa. Iikwamawawa oondjuhwa, oombaka nuudhila wopamaludhi ga yooloka. Ya ningi wo omapekapeko nkene ye na okuhupitha iikwamawawa mbyoka noshi li tashi ya etele oshimaliwa, osho wo aatalelipo pomikunda dhawo nokomidhiingoloko dhawo yo taya mono ko wo iilikolomwa yawo ya yoolokathana.

Eshito lyiilongo yaAfrica otali kumitha nayi. Otuna eshito tali limbilike mono tuna omamanya ga tilwahililwapo shimwe to nyengwa pevi, ogeli pamwe nomiti. Momamanya mono aanona yaagundjula oya pumbwa ya ilonge nokukuthamo omayithano ngoka taga vulu okuhumitha eliko lyoshilongo komeho. Ngiima otuna omauyamba ogendji mevi nenge mefuta ngoka inaga dhidhilikwa natango.

Ongombe, ontsezi, onzinzi, ombambi, nepolo, nendongo, niiyala, namutse, ombalamana, ondema, ondumetana, omutanda, ondjelipangombe, onkologo, ompanda, ohayi luthwa oshikwekwe e tayi koko. Yo tayi vala yi tupe omagadhi, omahini, oshowo onyama. Ohayi tupe wo uuhoho mbono hatu tula momapya getu, tse tu vule okulikolamo iikunomwa yetu ya hapa nawa.